Abezempilakahle nxa sebethe bananzelela imikhuhlane eminengi ehlasela abantu kufanele ukuthi abantu bakuthakazelele ukuthi bahambe kwabezempilakahle ukuze bancediswe bafundiswe njalo balatshwe bavikelwe emikhuhlaneni eminengi ukuze abantu baphile impilo enhle kungela ukugula okukhona mtshokotsho .

Abezempilakahle nxa sebethe bananzelela umkhuhlane osuphongu vumbuluka nje endaweni kufanele abantu bonke babone ukuthi bayavikelwa kulomkhuhlane bengakhali ngokuthi azange bavikelwa lapho sebegula. Ngakho nxa abezempilakahle sebekhankasa beselapha ngalowo mkhuhlane kufanele ukuthi abantu bonke baye ukuze abantu bavikelwe emikhuhlaneni bonke .

Umuntu nxa esethe wafa, ebulawa yimikhuhlane elodlame, imikhuhlane enzima ukwelapheka , abantu abambekayo kufanele ukuthi bananzelele ukuthi bayagqoka izigqoko ezivikelekileyo. Ukuze labo bengayithathi lemikhuhlane, ingoba labo bangacina sebesifa.

Abantu nxa sebethe bananzelela imikhuhlane kufanele ukuthi bagijimele ezibhedlela njalo imikhuhlane eminengi ijayele ukuhlasela abantwana ngakho abantwana kufanele ukuthi bahlale bevikelwa njalo behanjiswa esibhedlela ukuze bahlolwe ukuthi abaguli na kungabonakali sokunzima ukuthi umntwana usegula kakhulu. Kufanele ukuthi umntwana ahlale ehlolwa njalo eselatshwa.

Imikhuhlane eminengi abezempilakahle bayayivikela ,ngakho ke wonke umuntu kumele ukuthi ahambe ayevikela imikhuhlane yonke nxa umkhankaso kumele ukuthi bonke abantu bavikele imikhuhlane. Imikhuhlane iyabulala eminye njalo iyagulisa kakhulu njalo ayelapheki. Ngakho kumele ukuthi ugijimele emikhankasweni yonke abantu behlatshwe amajekiseni bavikeleleke.

Abezempilakahle bayaqonqosela nsukuzonke ukuthi abantu banathe amanzi ahlanzekileyo. Abantu kumele bazikhuthaze ukusebenzisa amanzi ahlanzekileyo lokunatha wona. Amanzi angcolileyo abangela imikhuhlane emizimbeni ngakho abantu mele basebenzise amanzi ahlanzekileyo.

Esibhedlela yikho lapho okutholakala khona usizo nxa umuntu egula ngakho wonke umuntu kuyabe kumele aye ezibhedlela nxa egula ngoba yikho lapho okutholakala khona imithi eminengi eyelapha imikhuhlane etshiyeneyo

Abantu kufanele ukuthi bahlalahlala besiya esibhedlela bengazizwa sebengasezwa kahle ukuze bayehlolwa kubonakale ukuthi bagulani. Esibhedlela kulemithi eminengi eyokwelapha imikhuhlane etshiyeneyo njalo iyelapheka imikhuhlane eminengi ngale imithi kakhulu.

Nxa sekuthe kwananzelelwa imikhuhlane esingenile , kufanele ukuthi wonke umuntu alandele izeluleko zabezempilakahle, azivikele emikhuhlanenile le, agqoke laye avale amakhala, umuntu wonke ukuze avikeleke emikhuhlaneni, ngoma imikhuhlane iyabulala.

Abantwana yibo abande ukuhlaselwa yimikhuhlane eminengi. Ngakho kufanele ukuthi sibakhuthalele sibahambele kakhulu emakilinika lezibhedlela kubomongikazi ukuze bafike bahlatshwe amajekiseni, bathontiselwe ukuze baphephe emikhuhlaneni eminengi ejayele ukuhlaselwa abantwana.

Kumele ukuthi sonke sihambe nxa sekuthe kwabonakala imikhuhlane eminengi esisihlasela kwabezempilakahle ukuze sincediseke silatshwe njalo sivikelwe kutonale imikhuhlane engabe isifuna ukusingenela ngodlame ukuze siphephe ekufeni.

Kuhle ukuthi sihlale sihlanzekile ngoba kuyayenza ukuthi siphephe emkhuhlaneni eminengi ngakho kufanele silandelele izixwayiso zonke esizinikwa ngabezempilakahle ukuba sihlale sihlanzekile lalapho esisebenzela khona ukuze singabanjwa yimkhuhlane masinyane

Abezempilakahle bangananzelela ukuthi kulomkhuhlane osuhluphile kufanele ukuthi nxa besenza imikhankaso sigijimele sonke kuyo imikhankaso ukuze selatshwe sonke njalo sivikileke emkhuhlaneni le engabe sifuna ukusingenela.

Abantu nxa sokuthe kwananzelelwa imikhuhlane eminengi esihlasela abantu kufanele ukuthi bathathe izeluleko kwabezempilakahle ukuze bafunde okunengi ngokuthi fanele baziphathe njani ukuze imikhuhlane ingababambi.

Ukuvikelwa kungcono kulokwelatshwa ngakho abezempilakahle nxa sebethe bananzelele ukuthi ukhona umkhuhlane osuhluphile njalo behamba bekhankasa beselapha bevikela ngawo kuqakathekile ukuthi sisukumele phezulu sisiyadinga usizo kwabezempilakahle sifunde ngawo lumkhuhlane ukuze sivikeleke ekuguleni lekufeni

Abezempilakahle nxa sebethe bananzelela imikhuhlane eyiyo esibulala abantu kufanele ukuthi nxa belapha abantu bagqoke izigqoko ezivikelayo ezizayenza ukuthi bangabambi yonalimikhuhlane.

Nxa sokulemikhuhlane esivumbulukile abantu kufanele babone ukuthi bayakatshela kakhulu abezempilakahle ukuze bathole usizo njalo bavikeleke emikhuhlaneni yonale engabe ifike kubi emphakathini abantu kufanele bazivikele lokho okuyabekutshiwo ngabezempilakahle bakulandele njalo bagqoke izigqoko ezivikelekileyo ukuze bangatholi imikhuhlane masinyane.

abezempilakahle nxa sebethe bananzelela imikhuhlane eminengi ebulala abantu akufanelanga ukuthi bahlalele izandla lapho abantu bezempilakahle abantu kufanele ukuthi basukume bonke besiya emikhankasweni le besiyadinga ukwelatshwa lokuvikelwa lokufunda ngemikhuhlane eminengi ukuze abantu behlale bephephile bengabulawa yikugula kakhulu

Kuhle ukufunda kakhulu ngokweze mpilakahle. Ngakho abantu kufanele bakujabulele ukuthi baye kwabezempilakahle ukuze bafundiswe ngokuthi baziphathe njani, ngokweze mpilakahle ukuze bahlale bephephile kuyo yonke imikhuhlane, evelayo, engabahlasela abantu icine isibalimaza bantu kumbe ibabulala.

Abantu kufanele bakuthakazelele ukuya emikhankasweni yabezempilakahle ukuze bafundiswe kabanzi ngokwezempilakahle njalo bafundiswe, abantu balatshwe bavikelwe ukuze abantu baphephe emikhuhlaneni eminengi.

imikhankaso yomhlaba wonke jikelele eyenziwa ngabezempilakahle iyancedisa kakhulu ngoba wonke umuntu uyaluthola usizo ukuze abantu bengathelelani imikhuhlane lowu umkhuhlane oyabe usuhluphile wonke umuntu uyabe ezakuvikelwa kuwo ngakho umkhuhlane lowu uyabe usunqotshiwe

Ukuhlanzeka kuqakathekile kakhulu, ngakho kumele sibone ukuthi nxa siphuma ezambuzini sesiqeda kubamba ingcekeza sigeze izandla. Kuqakathekile ukuthi sifake izigubhu zamanzi eceleni kwezambuzi ukuze lanxa sesiphuma ezambuzini sigeze izandla singakayi kuyabamba ezemkulwini ngoba lokhu kungasibangela imikhuhlane.

Abezempilakahle bayasikhuthazwa kakhulu ukuthi sinathe amanzi ahlanzekileyo Lokhu kuyancedisa ngoba kuyayenza ukuthi abantu bangahlaselwa yimikhuhlane eminengi emizimbeni Ngakhoke abantu kumele ukuthi badinge amanzi ahlanzekileyo banganathi amanzi angahlanzekanga ngoba bengacina behlaselwa yimikhuhlane eminengi

Abezempilakahle nxa bekhankasa kufanele wonke umuntu ahambe emkhankasweni yabo ngoba bazabe bezasifundisa okunengi ngokwezempilakahle ngakho wonke umuntu kuyabe kufanele ukuthi azizwele njalo alalele ukuze ayenze lokho ayabe ekutshelwe ngabezempilakahle ukuze siphephe emikhuhlaneni eminengi.

Abezempilakahle nxa bekhankasa behamba bevikela ngezindawo ngezindawo njalo belapha imikhuhlane ehlasela abantu kufanele abantu bonke bahambe ukuze abantu bonke bavikelwe emikhuhlaneni eminengi babelempilo ezinhle kungabi loyedwa ozasala bonke abantu bavikelwe ukuze baphephe emikhuhlaneni

Abezempilakahle bayafundisa ngazo zonke izinsuku ukuthi abantu basebenzise amanzi ahlanzekileyo bangasebenzisi amanzi angahlanzekanga. Lokhu kuyasiza kakhulu ukuthi abantu bahlale belempilo enhle ngoba abantu benganatha amanzi angavikelekanga kuyayenza imikhuhlane eminengi emzimbeni .

Abantu kumele banathe amanzi ahlanzekileyo. Abezempilakahle baqonqosela nsukuzonke ukuthi abantu banathe amanzi ahlanzekileyo. Ukunatha amanzi angahlanzekanga kuyadala imikhuhlane eminengi njalo imikhuhlane engelaphekiyo efana lesihudo imikhuhlane ebulala masinyane ngakho abantu kufanele bakhe amanzi ezibholaneni lendaweni ezivikelekileyo ezingangeni ingcekeza.

Abantwana abancani yibo abande ukuhlaselwa yimikhuhlane eminengi engaqedakaliyo ngakho ke kufanele ukuthi abantwana sihlale sibahambisa ezibhedlela ukuze bayahlolwa bavikelwe bathontiselwe bahlatshwe amajekiseni ukuze baphile empilo enhle bengaphombu kuhlaselwa yimikhuhlane

Abezempilakahle nxa sebethe bayenza imikhankaso yokuvikela imikhuhlane elokhe isibaluhlapho ebantwini kufanele ukuthi wonke umuntu ahambe emikhankasweni ukuze afike afundiswe okunengu ngawo lowu umkhuhlane njalo abantu balatshwe abantu bavikelwe emikhuhlaneni yonale engafuna ukubaluhlopho ebantwini

Kuqakathekile ukuthi abantu bahlale phansi lanoma umkhuhlane usuhluphe okungakanani bewuhlalele phansi bedinge indlela yokuthi bengawunqoba njani ukuze isizwe siphephiseke emikhuhlaneni yonke jikelele.

Abezempilakahle baqhonqosela njalo ukuthi àbantu basebenzise amanzi ahlanzekileyo, amanzi avikelekileyo ngoba ukusebenzisa amanzi asendaweni engavikelekanga kuyabangela kakhulu imikhuhlane eminengi njalo eyelaphèka nzima, eminye njalo ayelapheki, ecina isisenza abantu besifa.

Umuntu nxa esegula umkhuhlane wengqondo akumelanga ukuthi ahlaliswe ebantwini, ngoba angalimaza abantu, ngoba umuntu ogula umkhuhlane wengqondo, angenza noba yini oyifunayo. Ngakho kufanele ukuthi ahanjiswe ezibhedlela, zalabo abagula ingqondo. Ukuze ancediswe kabanzi. Aphiwe imithi yengqondo. Ukuze abuyele esimeni sakhe esikahle. Abesebuyiselwa ke emphakathini eselungile.

Umuntu nxa sokuthe kwananzelelwa ukuthi usegula umkhuhlane wengqondo, kumele ukuthi asuswe ebantwini masinye ahanjiswe ezibhedlela zalabo abagula ingqondo ukuze ayelatshwa kabanzi ebe esebuya emphathithini eselungile ngoba khathesi sokulemithi ezibhedlela eyokulapha abantu abagula umkhuhlane wengqondo bebuyele esimeni sabo esikahle.

Ukugula ingqondo kungumkhuhlane omubi kakhulu njalo umuntu ogula umkhuhlane wengqondo uyesabeka kakhulu ngoba sengemza noma yini engalimaza umphakathi ngakho ke nxa umuntu esebonakele ukuthi uyagula kumele ukuthi ahambe ahanjiswe ezibhedlela zengqondo lapho azancediswa khona ngodokotela njalo uyabe ezahlolwa kabanzi njalo ikhona eminye imibuzo maybe ezayibuzwa ukuthi kutshengise ukuthi angabe sefanele ukuhlola ebantwini na

Umuntu nxa sekuthe kwananzelelwa ukuthi usegula umkhuhlane wengqondo kufanele ukuthi aphangiselwe aginyinyiselwe ezibhedlela zalabo abagula ingqondo ukuze ancediswe ngabomongikazi labodokotela bengqondo njalo kuyasiza kakhulu ngoba ezibhedlela kulezinsuku sikhona imithi eyelaphayo umuntu abuyele esimeni sakhe, abesebuyake emphakathini eselungile.

Umuntu nxa esegula umkhuhlane wengqondo kufanele ukuthi ahambe esibhedlela salabo abagula ingqondo ukuze ayeyelatshwa anikwe imithi abuyele esimeni sakhe ngoba umuntu ogula umkhuhlane wengqondo engenza noma yini eyingozi. Ngakho kufanele ukuthi alatshwe ukuze abuyele esimeni sakhe aphile kahle.

Umuntu engananzelela ukuthi usegula umkhuhlane wengqondo kumele ukuthi abantu baphange bamhambise ezibhedlela zalabo abagula ingqondo ngoba kulezinsuku abantu sebelatshwa inqondo kusetshenziswa imithi yakulezi insuku eyesilungu njalo iyelapha kakhulu ingqondo umuntu abuyele esimeni sakhe kufanele aze masinyane engakaze alimaze umphakathi labantwana

Umuntu nxa esenanzelelwe ukuthi usegula umkhuhlane wengqondo. Akumelanga ukuthi ahlaliswe ebantwini. Kufanele ukuthi ahanjiswe masinyane ezibhedlela zalabo abagula ingqondo. Engakalimazi umphakathi. Ancediswe, abuyele esimeni sakhe. Ngoba ezibhedlela lezi sekulemithi eyakulezi insuku, encedisa kakhulu, njalo eyelapha ukuthi umuntu abuyele esimeni sakhe.

Kuhle ukuhambisa umuntu osebonakala ukuthi ubulawa zingqondo esibhedlela salabo ababulawa zingqondo ngoba iminengi imitshina ekhona ezibhedlela lezi eyokuhlola njalo ikhona lemithi encedisa ababulawa ngumkhuhlane wengqondo.

Umuntu nxa sekubonakele ukuthi usegula umkhuhlane wengqondo kufanele kuphangwe ahanjiswe ezibhedlela zengqondo ngoba sokulemitshina emikhulu ehlolayo njalo kulemithi yesibhedlela encedisa ukuthi ingqondo zomuntu zibuyile esimeni sazo esikahle

Umuntu nxa esenanzelele ukuthi usegula umkhuhlane wengqondo akufanelanga ayekelwe ehleiz ebantwini kufanele ukuthi ahanjiswe ezibhedlela zengqondo lapho abantu abazuza khona imithi yenqondo umuntu alatshwe abuyele esimeni sakhe ebesebuyelwa emphakathini engakaze alimaze umphakathi ngoba umuntu ogula ingqondo engenza noma yini nje

umhuhlane wenqondo ngumkhuhlane omubi kakhulu ngakho ke nxa sekubonakele umuntu olomkhuhlane wenqondo kumele ukuthi ahanjiswe esibhedlela salapho okuncediswa khona ngokwenqondo kusesemasinya andubana ukuthi umuntu alimaze umuntu kumbe ayenze into embi emphakathini kumele athole usizo ancediswe abuyele esimweni sakhe esikahle

Kuqakathekile kakhulu ukuthi umuntu nxa esebulawa ngumkhuhlane wengqondo agijinyiselwe masinya esibhedlela ukuze abantwabethu behlale bejabulile bengesabi ngoba umuntu osegula umkhuhlane wengqondo engenza noma yini engalimaza abantwana ngakho kufanele ukuthi ahanjiswe esibhedlela masinyane ngoba esibhedlela bayancedisa ikhona imithi yokuthi umuntu engayisebenzisa ebuyele esimeni sakhe engalimazi umphakathi.

Umuntu nxa esethe wananzelelwa ukuthi segula umkhuhlane wengqondo kumele asuswe ebantwini asuswe emphakathini ukuze umphakathi uphephe ngoba umuntu osegula umkhuhlane wengqondo iyingozi kufanele ukuthi ahanjiswe esibhedlela salabo abagula ingqondo kusesemasinyane ukuze alatshwe aphiwe imithi yokuthi aphile abuyele esimeni sakhe

Kuqakatheke kakhulu ukuthi umuntu nxa esenanzelelwe ukuthi usegula umkhuhlane wengqondo masinyane ezibhedlela zengqondo ukuze alatshwe ngoba engacina elimaza umphakathi labantwabakhe ngakho kufanele ukuthi aye ezibhedlela ngoba ikhona imitshina lemithi yokuncedisa umuntu osebulawa ngumkhuhlane wengqondo.

Umuntu nxa sekunanzelelwe ukuthi usegula umkhuhlane wengqondo, kufanele athathwe noma ngenkani, ehanjiswe ezibhedlela zalabo abagula ingqondo, ngoba umuntu ogula ingqondo angenza noma yini engalimaza abantwana loba umphakathi. Ngakho ke kufanele ukuthi umuntu ahanjiswe ezibhedleka lezi, ayelatshwa ingqondo. Abuye eselungile emphakathini.

Umfanekiso utshengisela isibhedlela senqondo lapho abantu asebekhubazekile enqondweni abaya khona bencediswe ngolukhulu usizo njalo ngokuzikhandla, isibhedlela lesi siyancedisa njalo siyafundisa ukuthi abantu besebenzise njani imithi esibhedlela ukuze inqondo zibuyele ekubeni kahle.

Indawo zempilakahle lezibhedlela lamakilinika kufanele ukuthi kuhlale kuhlanzekile njalo kubetha umoya oqandelelayo ukuze izigulane lalapho zifika zifike endaweni ehlanzekileyo zingafikeli endaweni engcolileyo okokuthi zingacina sezigula ngamamndla kufanele kuhlanzeke ezibhedlela.

Izibhedlela lendawo zokwelatshelwa abantu nxa begula zindawo eziqakatheke kakhulu njalo zindawo ezilemitshina eminengi ekhangela abantu nxa begula ngakhoke kufanele ukuthi izibhedlela zihlale zilempahla zokuzivikela ezifana lempahla zokucitsha umlilo nxa sekuthe kwavumbuluka umlilo .Umlilo weneliseka ukuthi ucitsheke masinya ungatshisi impahla ezinengi zesibhedlela.

Abantu nxa begula kumele ukuthi bahlalahlale bahambe esibhedlela bayehlolwa ngoba yikho okulemitshina eminengi yokuhlola izigulane. Ungahlolwa oDokotela laboMongikazi bayabe sebekwazi ukuthi uncediseka ngayiphi imithi ukuze uphephe kuleyo mikhuhlane oyabe uyigula.

Abantu kuqakathekile ukuthi bahlale besazi ukuthi empilweni zabo kumi njani babekwazi ukuthi abaguli yini imikhuhlane eminengi ngakho kuyabe kumele ukuthi behlale bahamba kubodokotela lakubomongikazi besiyahlola igazi besiyahlola imikhuhlane yonke ukuthi abaguli yini.

Abantwana abancane kufanele sihlale sibahambisa ezibhedlela ukuze bahlolwe njalo bavikelwe emikhuhlaneni eminengi ngoba abantwana yibo abande ukuhlaselwa yimikhuhlane eminengi efana lendingindi lemikhuhlane eminengi Kufanele sibahambise abantwana ukuze bathontiselwe ukuze bangahlaselwa yiyo yonale imikhuhlane

Ezibhedlela zonke lemakilinika abantu kufanele ukuthi babe lamalungelo njalo amalungelo bangancindezelwa ukuthi bawayenze kufanele babe lamalungelo aqakathekileyo ukuthi bawayenze esibhedlela babe lamalungelo okuthi basole lokho okwenziwa esibhedlela babe lamalungelo amanengi avunyelwa yizibhedlela zonke.

Abantu nxa begula kufanele ukuthi bavakatshele indawo zalapha okwelatshelwa khona abantu. Bavakatshele izibhedlela lemakilinika. Ukuze bahlolwe, kubonakale ukuthi bagula yiphi imikhuhlane. Njalo kungabonakala, omongikazi sebanika imithi yokuthi bayisebenzise, Bakapheke emikhuhlaneni.

Izibhedlela lendawo zalapho abantu abalatshelwa khona nxa begula kufanele zibhalwe njalo kufanele ukuthi lenombolo zocingo zibhalwe ukuze lalapho umuntu nxa esegula kakhulu kutshayelwe lolocingo lwesibhedlela leso umuntu agijinyelwe nge ambulesi yakuleso sibhedlela ukuze umuntu ancediseke masinya engakaze afe.

Izibhedlela lendawo zokwelatshelwa abantu nxa begula , kufanele sizihloniphe njalo sihlale silenombolo zencingo zakhona ukuze lalapho nxa sokuthe omunye wagula , waphongugula nje sitshayele ucingo abesibhedlela bagijime kakhulu bazomthatha ngemota zabo okuthiwa ngama ambulance ezingamiyo emgwaqweni ukuze ayeyelatshwa masinya esibhedlela

Izibhedlela lendawo zalapho okwelatshelwa khona abantu. Zindawo eziqakathekileyo lapho abantu abagijimela khona nxa sebegula, ukuze bayelatshwa. Ngakho lezindawo, kumele zibelemibheda, lezitulo ezinethekezelayo. Ukuze izigulane zingathwali nzima nza sezifuna ukulala.

Imitshina yakulezinsuku yesilungu iyancedisa kakhulu abantwana abafunda ukuba ngodokotela lokuba ngabongikazi, ukubanananzelele ukuthi nxa umuntu egula uthola njani usizo, imitshina yakulezinsuku iyanceda ukuthi ibone ukuthi umuntu ugulani njalo angathola luphi usizo ukuze aphephe.

Kuqakathekile ukufundisa umntwana ukuthi abelolwazi ngokwezempilakahle ngoba umntwana uyaphenduka esezonceda umphakathi, awufundise kabanzi ngokuthi abantu kumele baziphathe njani ukuze bephephe emikhuhlaneni. Kuyanceda kakhulu ngoba kuyayenza umntwana azuze imali.

Abantwana abafisa ukuba ngomongikazi labantwana abafisa ukuba ngodokotela kuqakathekile ukuthi bafundele izifundo ngemithi yesibhedlela ukuze bangahlupheki lapho sebelapha izigulane babekwazi ukuthi umuthi ofanele umkhuhlane lowo ogulwa yisigulane yiwuphi bencedise ngokupheleleyo.

kuqakathekile kakhulu ukuthi abazali bafundise abantwa babo ngokwezempilakahle lokhu kuyasiza kakhulu abantu ukuthi bazuze imali yabo ngokusebenza ukuba ngomongikazi labodokotela kukanti ke abantwana laba abayabe bezasiza umphakathi ukuthi uphephe emikhuhlaneni eminengi ngoba sebekwazi ukuthi yelatshwa njani ngemithi yesibhedlela

Umfanekiso ukhombisa oDokotela labomongikazi abalinga ubude lobunzima bomfana ukuze babekwazi ukuthi lalapho nxa sebemnika imithi bamnika enganani ukuze ibe ngemanelayo lalapho sebemlapha asizakale kalula

eZibhedlela kulosizo olukhulu ngakho nxa umuntu esegula kumele agijimele khona njalo kulemitshina yamanje sebenza kakhulu loba umuntu efuna ukuhlinza iyancedisana labo Mongikazi ukuba bambuyisele esimeni sakhe ngokugcweleyo.

Abezempilakahle kungoco ngoba kathesi sebekwazi ukuthi bakwanise ukuthi bananzelele ukuthi yiphi imkhuhlane esiqeda abantu njalo baphume lezisombulule ezinengi zokuthi bangayivikela njani limikhuhlane. Ngakho nxa sebethe babona ukuthi ingavikela njani limkhuhlane sebeyenza imikhankaso. Kufanele sonke siye ukuze sivikelwe sifundiswe ngokunengi ngomkhuhlane.

Abezempilakahle bayanceda kakhulu ngoba bayakwazi ukuthi bahlole ukuthi yiphi imikhuhlane engabulala abantu njalo babekwazi lokuthi ivikelekanjani bebe sebebuya emphakathini , ngakho ke wonke umuntu kuyabe kumele aye emikhankasweni yabezempilakahle ukuze abantu befunda okunenenginengi njalo balatshwe ngendlela eziqondileyo ukube bavikele emkhuhlaneni

Abezempilakahle nxa sokulomkhuhlane okhona kufanele bahambe befaka amabhakani ngezindawo ngazindawo ukuthi umkhuhlane uvikelwa njani ukuze abantu bezibalele belandele khonokho okuyabe kutshiwo ngabezempilakahle ukuze baphephe emikhuhlaneni eminengi

Abezempilakahle nxa sebenanzelele eminye imikhuhlane bezosifundisa bekhankasa kufanele wonke umuntu abekhona emikhankasweni ukuze azizwele engakhali ngokuthi akazwanga nxa imikhuhlane isimbamba ngakho ke wonke umuntu ukhathazekile ukuthi abekhona ukuze loba abezempilakahle bezosivikela besinika imithi sibekhona siyiyamukele sonke sivikeleke

abezempilakahle bengakhankasa ukuthi kulemikhuhlane okumele iyivikele kumbe siyelaphele kumele sonke sisukume ngokukhulu njalo siye lapho okuncediswa khona ukuze siphephe emikhuhlaneni eminengi ngoba nxa umuntu esesele engasayanga kuzabe umkhuhlane uzabamba yena njalo umuntu nxa esegula uyabe eseduba abantu ngakho konke kumele ukuthi sivikele

Abezempilakahle nxa sebethe bananzelela umkhuhlane osuyiwo osubulala abantu kufanele ukuthi babhale amabhakani amanengi ukuze abantu bazibalele njalo kufanele bakhankase kabanzi ngomkhuhlane ukuze abantu bafunde okunengi njalo babekwazi ukuthi umkhuhlane bangawuvikela njani bawunqobe ukuze abantu baphile kahle babe lempilo enhle

Imikhuhlane eminengi iyakwaniseka ukwelapheka esibhedlela. Lanoma kuyimikhuhlane engaphakathi kwethu omongikazi labodokotela bayakwazi ukuyelapha njalo esibhedlela kulemitshina emikhulu ekwazi ukubona ingaphakathi yomuntu. Esibhedlela njalo umuntu uyahlinzwa ukuba kubonakale ukuthi ubulawa yini lokuthi usizakala njani ngakho umuntu wonke kuyabe kumele aye esibhedlela ayethola usizo.

Abezempilakahle kufanele ukuthi nxa sebenanzelele imikhuhlane eminengi okuyiyo esibulala abantu, bayenze amacebo okwenza imikhankaso. Ukuze abantu basiliswe, njalo bavikelwe. Bafundiswe kakhulu ngemikhuhlane, ukuthi kumele baziphathe njani. Ukuze basinde emikhuhlaneni eminengi.

Kuqakathekile kakhulu ukuthi indawo ezilezibhedlela lendawo zokwelaphela abantu zibe lamabhakane ukuze noma umuntu edlula nxa esethe wahlaselwa yikugula angene kulezo zibhedlela ukuze athola usizo engafeli egangeni ngokuthi engabonanga indawo lapho angasizwa khona.

Abantwana abancane kufanele abazali babone ukuthi bayahamba labo esibhedlela ngoba esibhedlela kulemitshina emikhulu njalo eminengi eyokuhlola abantwana ukuthi bangabe bephila kahle yini empilweni. Nxa bengaphili kahle odokotela besebebancedisa bebanike imithi elingene abantwana ukuze baphephe

Ezibhedlela kufanele kube labomongikazi abanengi njalo kufanele kuhlanzeke ngoba izigulane kumele zithole usizo masinyane lapho zifikile ngoba abantu bagula into ezitshiyeneyo ngakho bayabe befuna ukulatshwa ngoba befuthelwa ngakho ezibhedlela kufanele kubelemitshina njalo lemithi labodokotela abanengi ukuze abantu bancediswe masinyane.

Izibhedlela lendawo lapho okwelatshelwa khona abantu abagulayo kumele zakhiwe zibe zinkulu njalo zibelamagumbi ezindlu ezinengi ukuze abantu bakwane ngoba abantu abanengi bagula imikhuhlane etshiyeneyo ngakho kuyabe kumele balaliswe esibhedlela emibhedeni yabo njalo ngokuhlukana ukuze bengathelelani imikhuhlane.

Izibhedlela zonke kufanele ukuthi zibe lemibheda lezitulo ezinethezekayo ukuze izigulane zilale kuhle zingezwa ubuhlungu nxa zilala. Izigulane kumele zelatshelwe endaweni ehlanzekileyo njalo ebetha umoya ukuze izigulane zithole umoya ohlambulukileyo ukuze zisile.

Esibhedlela kuqakathekile ukuthi umuntu ayekhona nxa egula ngoba yikho lapho okutholakala khona imithi lamajekiseni okuhlaba nxa umuntu egula. Ijekiseni iyasebenza kakhulu ngoba ungavele uyihlatshwe lanxa ugula umkhuhlane ongaphakathi ihle ihambise umuthi phakathi komzimba uhle ufike ulwe laloyo mkhuhlane okubulalayo uhle uwunqobe.

Ezibhedlela lendawo lapho okuguliselwa khona abantu kufanele zakhiwe zibe zinkulu abantu bangabi banengi endaweni eyodwa ngoba abantu bayabe begula imikhuhlane etshiyeneyo abayacina sebeyithelelana umkhuhlane becine sebegula ngamandla ngoba abantu bagula imikhuhlane etshiyeneyo ngakho kufanele kubethe umoya kube lomoya oqandelelayo izigulane ziphefumule umoya

Umungu nxa egula kuyabe kumele ehambe esibhedlela ngoba yikho lapho okuyabe kulosizo khona kutholakala odokotela labomongikazi njalo kulemitshina eminengi njalo emikhulu eyokuhlola ukuthi umuntu ubulawa yini njalo kulemithi eminengi ehambelana layo yonke imikhuhlane yomuntu ayigulayo njalo yimithi esebenzayo ngoba iyabe iyimithi ehloliweyo

Izibhedlela lendawo zokwelatshelwa abantu kufanele ukuthi zakhiwe zibezinkulu ukuze wonke Umuntu ogulayo eyamukelwe kungathiwa sokugcwele ngoba abantu bonke begula Izinto ezitsh bayabe befunda ukwelatshwa ngakho izibhedlela kufanele zibe zinengi zibe lamagumbi amanengi ukuze abantu abagulayo balaliswe bakwane bonke

kuqakaqthekile ukuthi umuntu wonke ahlale esazi indawo lapho okulatshelwa khona abantu ezibhedlela ukwenzela ukuthi nxa esethe wehlelwa luhlupho abekwazi ukuthi uqonda kusiphi kuqakathekile lokwazi ukuthi yisiphi isibhedlela esilohlonzi ekwelapheni abantu ukuze athole usizo masinyane

Izibhedlela kumele zibe zinengi elizweni lakithi ngoba abantu bayabe begula izinto ezitshiyeneyo ngakho abantu kuyabe kumele bethole usizo masinyane ngoba abantu bayabe begula izinto ezitshiyeneyo baybesizwa ubuhlungu obutshiyeneyo ngakho bonke kufanele bethole usizo masinyane

Izibhedlela lendawo lapho abantu abalatshwa khona nxa begula, kufanele sinethezeke zibethe umoya zibe lemibheda ebutifitifi ukuze lalapho izigulani zilele zibethwe ngumoya omnandi. Zingabulawa yikutshisa zizwe kuhlaleka kuqandelela kuhlaleka ukuze ziphephe masinyane.

Ezibhedlela sekuphucukile ngoba kathesi sekulezimota zokuthi umuntu nxa esegula kakhulu abesibhedlela batshayelwe ucingo zigijime masinya zizomthatha ukuze elatshwe masinya. Lokhu kuyanceda ngoba abantu angeke bekwanise ukugijimisa umuntu ngenyawo besiya esibhedlela.

imithi lamaphilisi esibhedlela kulusizo kakhulu ebantwini njalo lanxa sesigula sigijima sisiya esibhedlela ngoba yikho lapho esithola khona usizo masinyane ngakho ke imithi yesibhedlela kuyabe kumele iphathakale kahle eminye yangkhona ingaphathakala kabi ingacina ilimaza abantu ngoba eminye ayifuni kusetshenziswa kungala zeluleko zabo dokotela

Umfanekiso utshengisa indlela ecwephetshekileyo yokugcinwa kwemithi ezibhedlela. Imithi ile kukhanya igcinwe ngokufanana kwayo, njalo igcinwe ngokwehlukana kokufanana kwayo. Ukuze kungahluphi nxa omongikazi sebedinga imithi yokwelapha izigulane. Imithi kukhanya ibekwe endaweni ehlanzekileyo, njalo enhle.

Ukuya ezibhedlela nxa sigula kuyasiza kakhulu, ngoba ezibhedlela kulemithi eyakathesi eyesilungu encedisa ukulwa lemikhuhlane engaphakathi kwethu engabonakaliyo. Lokhu kuyasiza kakhulu ngoba imikhuhlane iyahle idakiswe ihle iphele emizimbeni yethu.

Umkhuhlane wokuvaleka ngumkhuhlane omubi kakhulu njalo obulalayo. Ngakho umkhuhlane lowu kuyabe kumele uwuvikele ngokungabhemi igwayi lokungahambi lapho okulomkhathi khona ongcolileyo njalo futhi lezihlahla ziyakwanisa ukuthelela wonalowo umkhuhlane kukantike njalo lamasepa lokunukelelayo kuyawenza lomkhuhlane ngakho kuyabe kumele kumele uzinakekele uvale amakhala nxa uhamba endaweni.

Nxa siziswa sigula kodwa singaboni ukuthi sibulawa yini kufanele sigijimele esibhedlela okulemitshina emikhulu ebona ingaphakathi yomuntu. Nxa odokotela sebethe bancediswa yimitshina le kulula kakhulu ukuthi babone umuthi abangawusebenzisa ukuze isigulane sisile masinyane.

Kuqakathekile ukuthi nxa sizizwa singezwa kahle sihambe ezibhedlela siyehlolwa ,esibhedlela ikhona imithi yokulapha ingaphakathi yomuntu engabonwa ngamehlo njalo odokotela bayabe sebencediswe yimitshina esibhedlela ukube babone ukuthi umuntu ubulawa yini ngaphakathi emzimbeni, ngakho nxa sigula kufanele sizikhuthaze ukuya esibhedlela.

Umuntu nxa segula kufanele ukuthi agijimele esibhedlela ukuze ayohlolwa yimitshina yesibhedlela ebona ingaphakathi yomuntu. Lokhu kuyasiza kakhulu ngoba odokotela bayabe sebekwazi ukuthi yiwuphi umuthi abangawunikeza isigulani ukuze sisile masinyane. Ngakho nxa sigula kufanele sibone ukuthi sigijimela esibhedlela ukuze sithole usizo olukhulu.

Umuntu nxa egula kufanele ukuthi ahambe esibhedlela ukuze asizakale ngoba ezibhedlela sokulemitshina yakulezinsuku ebona ingaphakathi yomuntu. Lokhu kuyasiza kakhulu odokotela ukuthi babone ukuthi yiwuphi umuthi abangawunika isigulane ukuze sisile masinya. Odokotela labomongikazi labo nxa belapha izigulane kufanele bagqoke izigqoko ezivikelayo ukuze bangathathi imikhuhlane.

Esibhedlela kungcono loba umuntu egula umkhuhlane ongabonakali ngamehlo kulemishina emikhulu ebona ukuthi umuntu ubulawa yini. Lokhu kuyasiza kakhulu ngoba odokotela labo mongikazi bayabe sebekwazi ukuthi yiwuphi umuthi abangawusebenzisa ukuthi badakise lo mkhuhlane uphele emzimbeni womuntu.

Umuntu nxa esezizwa ukuthi akasezwa kahle kufanele agijimele ezibhedlela ukuze ayehlolwa ngemitshina emikhulu eyezibhedlela ebona ingaphakathi yomuntu ukuze odokotela labo kubelula kibo ukuthi bangamncedisa ngawuphi umuthi ukuze asile emkhuhlaneni oyabe ewugula.

Umkhuhlane wemvukuzane ngumkhuhlane omubi kakhulu njalo uyabulala ngakho ebezempilakahle bayakhuthaza ukuthi abantu bahambe ezibhedlela kusesemasinyane ukuze bayelatshwa ngoba ezibhedlela bayawukwanisa yenalo umkhuhlane. Umuntu wonke osebona angani ulawo kumele agijimele esibhedlela kusesemasinya ukuze athole usizo ngoba lukhona usizo esibhedlela.

Abantu nxa begula kufanele ukuthi begijimele esibhedlela kakhulu ngoba esibhedlela ngoba esibhedlela kulemitshina emikhulu ebona ingaphakathi yomuntu ukuthi ugulani nxaumuntu egula into angayiboniyo esibhedlela bayafika bekhangele emtshineni emikhulu bebone ukuthi ugulani besebemngcedisa kabanzi ngemithi engcedisa ngale imikhuhlane ukuze umuntu aphephe ekuguleni ayabe ekugula

Imithi elapha ingaphakathi yomuntu iqakathekile kakhulu ngakho umuntu kuyabe kufanele ukuthi angazizwa engasezwa kahle aphangise aye esibhedlela ahlolwe yimitshina emikhulu ebona ingaphakathi yomuntu ukuze abantu basile emikhuhlaneni eminengi njalo bavikelwe emikhuhlaneni eminengi bangaphombukubulawa yimikhuhlane eminengi nje.

Kuqakathekile kakhulu ukuthi umuntu nxa esegula egijimele ezibhedlela ngoba yikho lapho okulemitshina khona ebona ingaphakathi yomuntu ukuthi egulani .Lokhu kuyasiza kakhulu udokotela ukuthi abekwazi ukuthi umuntu angasizakala ngayiphi imithi ngakho ke abantu kumele bakhuthazeke ukuthi bagijimele ezibhedlela ukuze bathole usizo masinyane.

Umuntu nxa egula kufanele ukuthi akhuthazwe ukuthi akuya eesibhedlela njalo kufanele ukuthi ahambe ngoba esibhedlela kulemitshina emikhulu eyokuhlola ingaphakathi yomuntu akufanani lokuya enyangeni ngoba ziyabezilapha umkhuhlane ezingawuboniyo ngakho umuntu nxa egula kufanele aye esibhedlela ukuze ahlolwe yimitshina anikezwe lemithi yakulezinsuku encedisa kakhulu emikhuhlaneni eminengi

Kuqakathekile kakhulu ukuthi nxa sigula sigijimele ezibhendlela. Ezibhendlela kulemitshina emikhulu ebona ingaphakathi yomuntu lokhu kuyasiza odokotela ngoba bayabe sebekwazi ukuthi nxa umuntu egula ngomikhuhlane engancediseka ngayiphi imithi ukuze asinde emkhuhlaneni ayabe eyigula.

Imishina yesibhedlela eyalezinsuku iyancedisa kakhulu njalo ilusizo ebantwini ngoba iyakwazi ukubona ukuthi umuntu ubulawa yini ngaphakathi okungeke kubonakale ngamehlo nje ilusizo kakhulu njalo umuntu nxa esegula kumele ukuthi igijimele esibhedlela ngoba yikho lapho etholakala khona kakhulu.

Umfanekiso utshengisa umongikazi owesifazane eseluleka omunye njalo owesifazane ngezempilakahle , bonke kukhanya bavalile amakhala lomlomo okutshengisa ukuthi bavikela ukuthi bangathelelani umkhuhlane othelelwana ngamakhala noma ngomlomo

Umfanekiso utshengisa omongikazi labodokotela abathwele imithi yesibhedlela njalo okukhanya ukuthi bazimisele ngomsebenzi wabo okwelapha izigulane nanoma kunjani kukhanya bazazimisela ngoba kukhanya umuthi lowu abawuthweleyo uzasiza kakhulu izigulane.

Umkhuhlane wezinso ngumkhuhlane omubi kakhulu ngoba uyayenza ukuthi umzimba ungazihlambululi kakahle .Ngakho ke nxa subonile ukuthi usulawo kumele ukuthi ubone amadokotela kusesemasinya. Ngoba uyabonakala lumkhuhlane ngokuphombu kuzizwa udiniwe nje lokuchema umchemo ongajwayelekanga olithanga kakhulu .Ungabona sokusenza kanje kuyabe kumele unanzelele ukuthi ulawo uhambe uyebona amadokotela kusesemasinyane .

Indawo zalapho okwelatshelwa khona abantu kufanele zibelemitshina eminengi yakulezi insuku ekwaziyo ukubona ingaphakathi yabantu ukuze kubonakale ukuthi babulawa yini njalo kubelamacebo wokuthi abantu bangasiliswa yiphi imithi yesibhedlela.

Imitshina lempahla ezisetshenziswa ezibhedlela zilusizo kakhulu ebantwini. Kumele zigcinwe kuhle ngoba zikhona ezinye impahla ezibukhali ezingalimaza abantu. Kumele zigcinakale endaweni ephephileyo ukuze zingalimazi abantu.

Imitshina lempahla zesibhedlela kuyasiza kakhulu njalo impahla zesibhedlela ezinye ziyizikhali ezicijileyo ngakho kuyabe kumele ukuthi zigcinwe endaweni ezivikelekileyo ukuze zingalimazi abantu lezigulane eziyabe zikulezo zibhedlela.

Ezibhedlela lendawo lapho okulatshelwa khona abantu nxa begula ziqakathekile kakhulu ngoba abantu abagijimela ukuya khona nxa sebegula. Indawo lezi yizo eziphethe imitshina eminengi lapho odokotela abancedisana layo imitshina ukuze bebone ukuthi isigulane sigulani njalo singancediseka njani.

Lapha kukhanya umfanekiso yemishina yakulezinsuku eyiyo encedisa obongikazi ukuthi babone imkhuhlane okuyiyo ebulala abantu. Njalo yimitshina ecwephetshileyo yakulezinsuku esetshenziswa noma umuntu ehlinzwa ukuze aphephe kulowomkhuhlane oyabe ewugula.

eminyakeni yonke kuvame ukuba lemikhankaso eminengi eyemikhuhlane ejayele ukuhlasela abantwana ngakho ke wonke umuntu olomntwana kuyabe kumele azithole ebelethe umntanakhe besiya kuyo imikhankaso ukuze umntanakhe athole ukuthontiselwa njalo ahlatshwe ukuze avikeleke emikhuhlaneni yonke ejayele ukuhlasela abantwana

Abezempilakahle bayakhuthaza omama abamunyisayo ukuthi bamunyise abantwababo okomnyaka olenyanga eziyisithupha lokhu kwenziwa ngoba uchago lukamama yilo oluyikudla okulomsoco emntwaneni njalo uchago lukamama yilo olulamasotsha omzimba amanengi olungaphiwa umntwana ukuze engaphongu hlaselwa yimikhuhlane eminengi nje.

Abantwana kufanele sibahambise ezibhedlela lemakilinika. Ukuze omongikazi labodokotela bafike babahlole. Babancedise, njalo babavikele emikhuhlaneni eminengi. Ehlasela abantwana, okufana lendingindi lokunye. Ukuze abantwabethu bahlale bephephile emikhuhlaneni eminengi, bephila impilo enhle.

Umfanekiso utshengisa indlu esibhedlela lapho okukhanya kulaliswe khona izigulane phezulu kombheda njalo zimbathiswe ingubo ezibomvu okukhanya sobala ukuthi kungabe kuyizigulane esezigula kakhulu. Kukhanya kulemibheda eminengi njalo kulezigulane ezinengi ezilalisiweyo lapho.

Impahla ,lemitshina, lezikhali ezisetshenziswa ezibhedlela kufanele ukuthi kugcinwe endaweni ephephileyo ukuze kungalimazi izigulani .Kufanele ukuthi ezinye izikhali ezifana lamanalithi lezigelo kungasebenza kulahlwe endaweni evikelekileyo ukuze njalo kungalimazi izigulani , njalo izigulani zingathelelani imikhuhlane

Ukuya esibhedlela nxa umuntu egula kuqakathekile ngoba esibhedlela kulemitshina eminengi njalo kulendlela ezinengi zokulapha umuntu, noma umuntu eqamukile kulendlela zokuthi bamenze ahambe, ngakho ke umuntu nxa esethe wehlelwa yikugula kumele ukuthi abone esibhedlela ngoba kulendlela ezinengi zokuncedisa abantu.

Imitshina esetshenziswa esibhedlela kumele iphathakale kahle ngoba eminye yakhona ingaba lobungozi ebantwini, njengamanalithi okuhlaba izigulani kumele ukuthi nxa umuntu eqeda kusebenzisa aphosele egabheni lezibi ngoba asengahlaba abantu kucine seluthelelwana imkhuhlane ngamanalithi wonala. Ngakho kuyabe sekumele aphoselwe egabheni lezibi ukuze ayelahlwa asuswe esibhedlela ukuze kungathelelwana imkhuhlane.

ukungena kwemitshina yakulezi insuku ezibhedlela kuncede kakhulu abantu ngoba sekulemitshina ehlola ingaphakathi yomuntu okusiza kakhulu odokotela labo mongikazi ukuthi babone ukuthi umuntuu kumele asizakale ngayiphi imithi yezibedlela ukuze asile masinya

Ulwazil lemfundo kuyanceda kakhulu ngoba sekwayenza abelungu bananzelela imitshina eminengi esebenzayo njalo encedisa izigulane. Lalapho izigulane zingasakwanisi ukuhamba ikhona imitshina encedisa izigulane ukuba zincediseke ekuhambeni, inoma izigulane ziqamukile ikhona imitshina encedisa ukuba zihambe.

Impahla lezikhali ezisetshenziswa ukuncedisa izigulane esibhedlela lendaweni zalapho okulatshelwa khona nxa begula kufanele ukuthi zigcinakale endaweni ephephileyo njalo izigelo lamanalithi esibhedlela nxa kuqeda kusetshenziswa kufanele kulahlelwe endaweni evikelekileyo ukuze abantu bengathelelani imikhuhlane ngamandla

Odokotela labomongikazi kufanele babone ukuthi bayagqoka izigqoko ezivikelekileyo lapho beselapha izigulani. Ukuze bangathathi imikhuhlane egulwa yizigulani ngoba imikhuhlane eminengi iyathelelwana. Njalo lezigulane kufanele zithole indawo enethezekayo ukuze zela zikhululekile.

Impahla lazo zonke izikhali ezisetshenziswa ezibhedlela ezicijileyo kufanele ukuthi kugcinwe kahle kugcinwe khatshana labantu kugcinwe endaweni ezivikelekileyo ukuze zingalimazi abantu. Lapho sezisetshenzisiwe kufanele ukuthi zilahlwe endaweni evikelekileyo njalo ukuze abantu bangathelelani imikhuhlane ngazo.

Esibhedlela kungcono kakhulu, akufani lokuya enyangeni kumbe emuntwini nje. Esibhedlela kulemitshina emikhulu ebona ingaphakathi yomuntu. Lokhu kuyasiza kakhulu odokotela ukuthi babone ukuthi umuntu uncediseka njani ngokwempilo njalo babone ukuthi yiphi imithi lamaphilisi amfaneleyo ukuze asizakale emkhuhlaneni ayabe ewugula.

Izibhedlela ziqalathekile ebantwini njalo ezibhedlela sokuphucukile kulezi nsuku .Ngoba sokulemitshina eyokuthi izigulane zilale zinethezeke njalo kulemitshina yokuhlola izigulane kakhulu .Njalo ikhona imitshina ekwazi ukuhlola izigulane ngaphakathi okwenza omongikazi labo dokotela bancedise kahle isigulane bekwazi ukuthi sifanelwa yiphi imithi ukuze sisile

Esibhedlela kulemitshina eminengi ngakho bonke abantu abagulayo kumele baye bona isibhedlela noma umuntu engasakwanisi ukuhamba ikhona imitshina umuntu uyabe ezifuqa kiyo yona izihambela ngamavili ayo, loba ngumuntu olimele inyawo uyenelisa ukubenzisa yonale imitshina ukuze ahambe.

impahla zesibhedlela kufanele zigcinakale endaweni ephephileyo ngoba zikhona ezinye impahla zesibhedlela ezilengozi kakhulu ngakho lezi impahla okuyabe kufanele ukuthi zigcinakale endaweni ephephileyo khatshana labantu ngoba zingacina zilimaza abantu abangelalo ulwazi ngazo

izinsimbi lamanalithi lezigelo okusetshenziswa ezibhedlela kufanele ukuthi kugcinakale kahle endaweni ephephileyo ukuze kungalimazi abantu lezigulane ezibhedlela njalo kungasetshenziswa amanalithi kufanele ukuthi alahlwe alahlwe endaweni evikelekileyo ukuze abantu bangalimali njalo abantu bangathelelani imikhuhlane ngawo wonala amanalithi

Umuntu nxa egula kumele aye esibhedlela, esibhedlela khathesi sekule mitshina ebona ingaphakathi yomuntu kwenza omongikazi benelise ukunceda umuntu. Ngakho ke abantu kumele ma gula baye esibhedlela bayehlolwa

Impahla lezikhali ezisetshenziswa esibhedlela kufanele omongikazi labodokotela bazisebenzise ngobunono obukhulu ngoba ezinye ziyalimaza ngakho kufanele bazisebenzise ngobunono njalo bagqoke izigqoko zokuzivikela lapho bezisebenzisa ukuze bavikele ukulimala.

Ezibhedlela kufanele ukuthi amanalithi lezigelo lokunye okusetshenziswayo okulimazayo kugcinwe endaweni ephephileyo ukuze kungalimazi izigulane zicine sezibulawa yikulimala. Kufanele ukuthi nxa kuqeda kusetshenziswa kulahlwe endaweni evikelekileyo ukuze izigulane zingathelelani imikhuhlane.

Umuntu nxa esethe wagula kodwa egula umkhuhlane angawuboniyo ukuthi ngumkhuhlane mhlobo bani, kumele ukuthi ahambe esibhedlela ngoba kulemishina yokubona ingaphakathi yomuntu ukuthi ubulawa yini. Lokhu kuyanceda kakhulu odokotela labomingikazi ngoba bayabe sebekwazi ukuthi bakuncedise ngawuphi umuthi ukuze usile masinyane.

Imitshina yesilungu yakhathesi esetshenziswa ezibhedlela iyasisiza kakhulu ngoba lanxa sigula iyakwazi ukuthi itshengiea ingaphakathi yethu lokuthi sibulawa yini lapha omongikazi sebethathela phezulu ngoba angeke bebone ngamehlo ingaphakathi yomuntu ngakho sebethathela phezulu sebekwazi ukuthi umuntu engancediswa ngayiphi imithi yesibhedlela.

Longumbheda wesibhedlela osetshenziswa yizigulane ukuba zilale zinethezeke ukuze zilapheke kalula .Kukhanya kulomtshina njalo owokuhlola isigulane ukuthi singabe sigula sibulawa yini .

Umfanekiso utshengisa isigubhu sokuthwala umuthi oyingozi obulalayo kanti ke leli bhokisi lilibhokisi elivikelekileyo ukuthi umuthi ungachitheki njalo ungabangeli inkinga kulowo oyabe ewuthwele. Kukhanya ngumuthi ovaleliweyo ukuthi angeke wenze ubungozi ingoba uyabulal nxa ungasavulwangwa.

Umfanekiso utshengisa indlela zakulezinsuku eziqeqetshileyo zokusebenzisa ezambuzini lapho nxa sesihlanza izambuzi zethu sigqokoe amaphepha ezandleni ukuze imikhuhlane ingasinamatheli ingasingeni ezandleni

Umfanekiso utshengisa indlela yakulezi nsuku ecephetshileyo lapho okugcinwa khona izibi andubana ziyelahlwa. Umfanekiso kutshengisa indlela enhle yokugcinakala kwezibi ukuze zingadali imikhuhlane ngoba izibi zingahlala labantu ziyayenza imikhuhlane.

Lapha kukhanya umbheda wezigulani. Njalo khanya ulamaviri lombheda. Njalo wenzelwe ukuthi lanxa ungakwanisi ukuphakamisa isigulani usifuqe kalula ungahlupheki.

Imithi lamaphilizi esibhedlela akulezi nsuku awesilungu kuyasincedisa kakhulu ukusivikela lokuselapha emikhuhlaneni yonke eminengi esihlaselayo emizimbeni yethu ngakhoke amaphilizi kuyabe kumele siwasebenzise ngendlela esiyabe sitshelwe ngayo ngudokotela ngoba singawa sebenzisa ngokwethu angasilimaza ngoba amaphilizi elendlela zokusetshenziswa okutshiyeneyo.

Imithi yesilungu eyakulezinsuku iyasinceda kakhulu ngoba lalapho sesigula sigijima sisiya esibhedlela okuyikho lapho egcwele khona. Yikho lapho esithola khona imithi yesilungu eyakhathesi okuyiyo edakisa kakhulu imikhuhlane engabe isemizimbeni sisile masinyane ngoba isidakiwisiwe imikhuhlane eyabe isibulala. Ngakho ke kumele sihlalahlale siyezibhedlela ukuze sisiliswe.

Imithi yakulezinsuku eyesilungu idalwe ngokutshiyeneyo njalo isebenza ngokuhlukeneyo ilapha imikhuhlane etshiyeneyo. Ngakho nxa umuntu egula kufanele ukuthi aye kubomongikazi labodokotela bamncedise ngemithi yalowomkhuhlane oyabe ewugula ukuze uphele masinyane.

Imithi yakulezinsuku eyesilungu iyancedisa kakhulu emikhuhlaneni eminengi, ngakho kufanele ukuthi nxa sigula sivakatshele kakhulu ezibhedlela lakubodokotela ukuze basinikeze imithi eqondana laleyo mkhuhlane esiyabe siyigula ngoba minengi imithi yesibhedlela njalo ilapha imkhuhlane etshiyeneyo. Ngakho kuyabe sekufanele sivakatshele odokotela basincedise kabanzi.

Imithi lamaphilisi esilungu awalezinsuku usebenza kahle kakhulu ngoba akhona amaphilisi okwenza ukuthi loba ulimele okungakanani kumbe usizwa ubuhlungu obungakanani ungawanatha uyezwa ungasabuzwa lobo buhlungu. Ayasebenza lawa amaphilisi njalo ayatholakala kakhulu lapho okuthengiswa khona amaphilisi lemithi yesibhedlela. Ayatholakala njalo esibhedlela ngakho kuyabe kumele ubone udokotela.

Imithi yesilungu iyasebenza kakhulu ngoba akhona amanye amafutha awesilungu ancedisa ukutshintsha ijwabu lomuntu libe butshelezi esale ebukeka ekhanya emtshintsha njalo, loba elezilonda zisale izilonda sezingasakhanyi sezitshile lezo zilonda.

Imithi yesilungu yakulezinsuku iqakathekile njalo iyasivikela emikhuhlaneni eminengi. Ngakho kuyabe sokumele ukuthi siye ezibhedlela kumbe kubodokotela ukuze sikuzwisise ukuthi isebenza njani ngoba akufanela siyisebenzise ngendlela engafanelanga ngoba ingasilimaza.

Imithi yesilungu eyakulezi insuku iyanceda kakhulu. Minengi imithi yesilungu eyakulezinsuku njalo ikhona imithi yokwelapha izifuyo zethu ngakho kuyabe sokumele ukuthi sibone abezempilakahle zezifuyo ukuze sicediswe kabanzi ngazo njalo sincede lezifuyo zethu ziphephe emikhuhlane eminengi ebamba izifuyo.

Imithi yesintu iyenziwe ngokutshiyana njalo isebenza ngokwehlukeneyo njalo iyasebenza limithi ekulapheni imikhuhlane kakhulu ngakho kuyabe sokufanele ukuthi sidinga ulwazi kumadokotela ukuthi siyisebenzise njani ukuze selatshwe kumikhuhlane esiyabe siyigula

Imithi yamanje ilusizo kakhulu ebantwini njalo iyelapha imikhuhlane eminengi. Itholakala kakhulu esibhedlela lapho omongikazi abakwazi khona ukuthi imithi etshiyeneyo ilapha yiphi umkhuhlane. Ngakho nxa umuntu esegula agijinyiselwe khona esibhedlela lapho angathola khona imithi engamsiza kakhulu.

Imithi yesilungu iyancedisa kakhulu emikhuhlaneni eminengi. Ngakho kuyabe kufanele ukuthi sivakatshele odokotela nxa sesigula ukuze basincedise basitshele ukuthi yiphi imithi okuyabe kumele siyisebenzise ukuze sizikale emikhuhlaneni esiyabe siyigula.

Imithi eyakhathesi eyesilungu iyancedisa kakhulu emikhuhlaneni eminengi ngoba iyabe iyenzelwe kuthi idakise yonaleyo mikhuhlane eyabe isiliswa ngaphakathi kwemizimba yethu ngakho kuyabe kumele ukuthi sigijimele esibhedlela lapho sesingasezwa kuhle ngoba yonali mithi itholakala ezibhedlela.

Imithi yakulezi insuku iyasebenza njalo iyancedisa kakhulu abantu emikhuhlaneni eminengi. Imithi yesilungu eyenziwe ngokutshiyana ikhona imithi yabantwana evele iyenzelwe abantwana ukuthi bayisenzise. Lokhu kuyanceda kakhulu ngoba abantwana bayabe sebeza sebenzisa imithi elingene bona engeke ibalimaze njalo iba yenzele okubi emzimbeni yabo.

Imithi yezibhedlela yalezi insuku iyanceda kakhulu ngakho umuntu nxa egula kufanele aye esibhedlela athole amaphilisi esilungu ancedisa kakhulu emikhuhlaneni eminengi. Umuntu sengathola amaphilisi alowo mkhuhlane ombulalayo asizakale njalo asile.

Imithi yesilungu yalezi nsuku iyancedisa kakhulu emikhuhlaneni eminengi ngakhoke kufanele ukuthi singazizwa sesingasezwa kahle sigijimele esibhedlela ngoba yonalimithi igcwele kakhulu esibhedlela, singancediseka kabanzi nxa singagijimela esibhedlela imithi idalelwe ukulwa lemikhuhlane eminengi emizimbeni ngakho kufanele siyithakazelele.

Imithi yalezinsuku eyesilungu iyancedisa kakhulu. Ngakho kufanele ukuthi nxa sigula sigijimele ezibhedlela, ngoba yikho lapha eminengi khona. Imithi le idalelwe ukuthi ilwe lemikhuhlane eminengi emzimbeni, njalo iyidake. Lokhu kuyasisiza kakhulu, njalo kusikhuphe emikhuhlaneni eminengi.

Imithi yalezinsuku eyesilungu iyancedisa kakhulu emikhuhlaneni eminengi ngakho akufanelanga siyidelele kufanele ukuthi sihambe ezibhedlela lemakilinika nxa sigula ukuze sifike sincediswe kabanzi ngayenaleyo imithi ukuze siphephiswe sivikelwe emikhuhlaneni eminengi efuna ukusingenela. Kukhona njalo imithi ehlukeneyo leyabantwana ikhona.

Imithi yesilungu eyakhathesi iyasebenza kakhulu njalo iyancedisa kakhulu. Abantu kufanele ukuthi nxa sebegula bahambe ezibhedlela ukuze bancediswe kabanzi ngemikhuhlane abaye beyigula ngomongikazi labodokotela ukuze basile masinyane.

Imithi yalezinsuku esetshenziswa ezibhedlela itshiyene njalo isebenza ngokuhlukeneyo njalo yelapha imikhuhlane etshiyeneyo ngakho umuntu nxa esegula kufanele ukuthi avakatshele omongikazi labodokotela ukuze bamsize kabanzi ngayonalimithi njalo bamnike imithi ehambelana lomkhuhlane lowo ayabe ewugula ukuze asile

Imithi yesilungu yalezinsuku iyancedisa kakhulu njalo iyasebenza ngoba idalelwe imikhuhlane etshiyeneyo emizimbeni yethu. Ngakho ke kufanele ukuthi nxa sigula, siye ezibhedlela lakuma famasi siyedinga imithi engasisiza. Sithole izeluleko kubodokotela ukuthi siyisebenzise njani imithi ukuze siphephe emikhuhlaneni.

imithi yakulezinsuku eyesilungu minengi njalo yelapha imikhuhlane etshiyeneyo ngakho kufanele ukuthi nxa sigula siye esibhedlela ukuze omongikazi basincedise kabanzi ngayo ngoba iyelapha imikhuhlane eminengi imithi yalezinsuku

ezibhedlela kuqakathekile ukuthi umuntu nxa esegula aqonde khona ngoba sekulemithi eminengi eyesilungu encedisa kakhulu njalo yimithi ehloliweyo ikhona lemithi yabantwana encedisa abantwana kakhulu kungala ngozi ezayenzakala ngoba kuyabe kuyimithi ehlolelwe ukuthi

Imithi yesilungu eyakhathesi iyanceda kakhulu njalo iyabe iyimithi ehloliweyo ukuthi yelaphe imikhuhlane emzimbeni yethu. Ngakho ke nxa sesigula kufanele ukuthi sigijimele esibhedlela ukuze odokotela labomongikazi basihlole basincedisa ngayole imithi yakhathesi eyesilungu encedisa kakhulu ukudakisa imikhuhlane eminengi esihlaselayo

Amaphilizi atholakala kakhulu ezibhedlela. Ayancedisa kakhulu amaphilizi nxa umuntu egula. Ngakho ke amaphilizi wonke, alemihlobo lemihlobo. Njalo kulemikhuhlane ayelaphayo. Ngakho ke umuntu wonke ozizwa egula, kuyabe kumela aye esibhedlela, ngoba yikho lapha angathola khona usizo. Lamaphilisi angamfanela umkhuhlane awugulayo. Ngoba omongikazi, bazamhlola ngemitshina, babekwazi ukuthi udinga luphi usizo.

Esibhedlela minengi imithi njalo yelapha imikhuhlane etshiyeneyo ngakho nxa sesigula kuyabe sokumele sigijimele esibhedlela ikhona imithi eyelapha ingaphakathi yomuntu engabonakaliyo ngamehlo. Esibhedlela kulemitshina eminengi encedisa odokotela ukuthi babone ukuthi umuntu ugulani ngaphakathi.

Imithi yakulezi insuku ilusizo kakhulu ebantwini njalo iyasebenza kakhulu ngakho umuntu nxa esezizwa engezwa kahle kumele agijimele esibhedlela kusasemasinya yikho lapho okutholakala khona usizo olukhulu njalo olulohlonzi.

imithi yesilungu eyalezi insuku iyancedisa kakhulu emikhuhlaneni eminengi ngakho itholakala esibhedlela kakhulu. Kuyabe kufanele ukuthi siye kubo dokotela basincedise kabanzi singazithatheli yona ngoba akumelanga siyithathe ngendlela esingayaziyo kufanele siyiithathe ngendlela efaneleyo esiyitshelwe ngadokotela.

Imithi yakhathesi eyesilungu ilusizo kakhulu kithi ngoba siyakwazi ukuthi sithole imithi eyabantwana engasiza abantwana kungekho okubi okungenzakala ebantwaneni okunjengokuqubuka okwabantwana kukanti ke limithi yesintu iyayenza abantwana bahlambuluke ngendlela efaneleyo ngoba iyabe iyimithi ehloliweyo ukuba isetshenziswe ngabantwana.

Imithi yalezinsuku minengi njalo yelapha imikhuhlane etshiyeneyo ngakho ke kuyabe sokufanele ukuthi sivakatshele oDokotela ukuze basincedise ngaleyo mkhuhlane esiyabe siyigula. Odokotela yibo abakwaziyo ukuthi imithi ngemithi ulaphani ngakho kuyabe kumele sivakatshele basincedise ngemikhuhlane esiyabe siyigula basitshele ukuthi sinathe yiphi yangakhona.

imithi yakhathesi eyesilungu yimithi aqakathekileyo ebantwini ngoba iyayenza ukuthi umuntu lanxa egula angayisebenzisa asile masinya ngoba kuyabe kuyimithi ehloliweyo njalo elohlonzi kakhulu

Imithi yakathesi eyezibhedlela eyesilungu iyancedisa kakhulu emikhuhlaneni eminengi njalo itholakala ikakhulu ezibhedlela ngokho umuntu nxa egula kuyabe kumele ukuthi ahambe esibhedlela ayethola usizo ngoba esibhedlela yikho lapho okutholakala imithi eminingi yokulapha imikhuhlane etshiyeneyo yonke leyo mvimbano leyo phepha ikhona iyatholakala

amaphilisi lemithi alezinsuku awesilungu amaphilizi akhona kuyancedisa kakhulu njalo yikho abantu asebekusebenzisa kakhulu ngakho umutnu nxa egula kufanele ukuthi aye esibhedlela ukuze ancediseke ngoba yikho lapho amanengi khona amaphilisi lemithi yesibhedlela umuntu nxa esegula uyasetshenziselwa yonaleyi imithi lamaphilisi ngoba ivele iyenzelwe ukuthi isize abantu abagulayo

Imithi eyakathesi eyesintu iyancedisa kakhulu emzimbeni njalo iyancedisa umzimba ulwe lemikhuhlane yonke efuna ukungena emzimbeni ngakho ke kuyabe kumele sithole izeluleko zokuthi imithi yesibhedlela isebenza njani, ngoba singayisebenzisa ngokungazi kwethu iyalimaza futhi njalo umzimba akumelanga isetshenziswe okwedlulisileyo.

Imithi eyesibhedlela eyamanje iqakathekile ngoba iyasebenza kakhuku ngoba iyabe iyimithi ehloliweyo . Iyayenza lokuthi ivikele njalo lokusilisa umuntu emikhuhlaneni yonke engagoqela isihudo . Ngakho umuntu wonke ezizwa egula kufanele ehambe esibhedlela ayethola umuthi ongamsilisa.

abantu nxa sebezizwa ukuthi sebehlaselwa yimikhuhlane kufanele ukuthi bagijimele esibhedlela ngoba yikho lapho okutholakala khona imithi yakulezinsuku eyesilngu elapha imikhuhlane etshiyeneyo ngakho abantu kufanele ukuhi babone odokotela babancedise kabanzi ngalimithi ukuze baphephe emikhuhlaneni abayabe beyigula

Imithi yesilungu eyakulezinsuku iyancedisa kakhulu .Njalo idalwe ngokutshiyeneyo njalo yelapha imikhuhlane etshiyeneyo .Ngakho kuyabe kumele ukuthi sivakatshele ezibhedlela . Ukuze odokotela basincedise ngemithi yemikhuhlane esiyabe siyigula ukuze sisizakale siphephe ekuguleni .

Imithi yakathesi eyesilungu iyancedisa kakhulu. Njalo iyalwa lemkhuhlane eminengi emzimbeni .Ngakho kufanele ukuthi nxa sesigula sigijimele esibhedlela ukuze siyenikezwa yonale imithi ngabodokotela abalezeluleko ezinhle zokuthi isetshenziswa njani yonale imithi .Ngoba isebenza ngendlela ezehlukeneyo .Kuyabe kufanele sithole izeluleko .

Imithi yakulezi nsuku iyancedisa kakhulu njalo kumele ukuthi umuntu ogulayo simhambise esibhedlela ngoba yikho lapho okutholakala khona imithi eminengi nanoma umuntu elimele ikhona imithi yokuvimba ukuphuma kwegazi njalo akhona amabhanditshi ancedisa ukuthi igazi lingaphumi ukuze umuntu angafi ngoba engaphuma igazi elinengi emzimbeni uyafaka.

Imithi yesilungu eyakhathesi iyasiza kakhulu iyengeza into ezinengi emzimbeni ezifunwa ngumzimba ukuze uhlale ungahlaselwa yimikhuhlane eminengi ngakhoke kuyabe kumele ukuthi siyeyidinga ezibhedlela ukuze odokotela basichasisele kabanzi ngayo ukuze isisize ngokupheleleyo.

Imithi yakulezi insuku esetshenziswa ikakhulu esibhedlela iqakathekile kakhulu. Ngakho umuntu nxa egula kufale aye esibhedlela ukuze ayothola umuthi ongafanela ukugula kwakhe ukuze asile masinya.

imiti yalezinsuku eyesilungu itholakala kakhulu ezibhedlela imithi le iyasiza kakhulu njalo iyadakisa imikhuhlane eminengi iyilaphe imikhuhlane eminengi emzimbeni yethu ngakho kuyabe sekufanele ukuthi sithole izeluleko zokuyisebenzisa kubo dokotela singazenzeli thina ngoba singalalwazi ngoba imithi le singayithata kakhulu ingycina sisigulisa ngamandla

Abantwana ikakhulu yibo abajayele ukuhlaselwa yimikhuhlane eminengi, ikakhulu eyomvimbano leyokukhwehlela. imithi yokukhwehlela kwabantwana ikhona, igcwele esibhedlela lemakilinika, ngakho ke wonke umuntu oyabe egulelwa ngumntwana kuyabe kumele aye ekilinika ukuze umntanakhe ancediswe, kungoba abantwana eminye imithi angeke beyikwanise. Eyesebhedlela iyabe ihloliwe ukuthi kumele isetshenziswe ngabantwana.

Umuntu ma egula kufanele abona ikuthi ujigimela esibhedlela ngoba kulemithi yesilungi eyakhathesi esebenza kakhulu njalo eqakathekileyo esisiza ngayo yonke imikhuhlane esibulalayo, imithi yesilungu ivele yahlolela ukuthi izosebenza ebantwini njalo ibasilise emkhuhlaneni eminengi abayigulayo

Imithi yakhathesi eyesilungu iyasiza kakhulu emikhuhlaneni eminengi ngakho ke kuyabe kumele ukuthi sivakatshele izibhedlela nxa sigula ukuze singcediswe kabanzi ngabodokotela ngayonale imithi ukuze basitshele ukuthi isebenza njani ngoba akumelanga isebenze ngokungekho emthethweni ingasebenza ngokungekho emthethweni ingacina isilimaza isibangela okunye ukugula

Imithi yesilungu eyakathesi kufanele ukuthi nxa sigula Sigijime sithatha yona ngoba yimithi ehlolelwe ukusebenzisa abantu njalo imithi minengi njalo yelapha imikhuhlane etshiyeneyo ngakho kuyabekumele ukuthi sigijimele ezibhedlela siyethola umuthi ongelapha imikhuhlane esingabe siyigula ngoba ezibhedlela kutholakala imithi eminengi eyelapha imikhuhlane eminengi njalo

Imithi yakulezinsuku iqakathekile njalo akumelanga siyikhangelele phansi. Imithi yakulezinsuku ilungiselwe ukuthi isiyelaphe njalo ilungiselelwe ukuthi idake yonke imikhuhlane eyabe isemizimbeni yethu ukuze sihlale siphephile emikhuhlaneni. Ngakho ke wonke umuntu nxa esezizwa ukuthi uyagula kufanele ukuthi agijimele esibhedlela ngoba yikho okutholakala khona amaphilizi amanengi asilisa kiyo yonke imikhuhlane.

Imithi yesilungu eyakathesi iyancedisa kakhulu. Akhona amaphilizi ayelapha imikhuhlane etshiyeneyo, njalo lamaphilizi lawa ayabe etshiyene elapha imikhuhlane etshiyeneyo. Amaphilizi atholakala kakhulu ezibhedlela, ngakho abantu bayabe kumele ukuthi bagijimele esibhedlela lapho sebegula ukuze bawathole amaphilizi, bancediseke ekuguleni.

Abantu sebesithi bangagula bagijimele ezibhedlela. Abantu sebananzelela ukuthi imithi yakathesi eyesilungu isebenza kakhulu njalo yiyo esibancedisa ukuthi baphephe emikhuhlaneni eminengi. Yebo vele kunjalo imithi yesilungu eyakathesi ilamandla kakhulu ngoba iyabe iyimithi behloliweyo njalo iyabe iyimithi eyenzelwe ukuncedisa ngemikhuhlane yonke eyabe igulwa ngumuntu.

Imithi yesilungu eyakulezi insuku idalwe okutshiyeneyo njalo iyelapha imikhuhlane etshiyeneyo ikhona imithi engamanzi ikhona njalo engamaphilizi ngakho ke kuyabe kufanele ukuthi sivakatshele omongikazi labodokotela ukuze basincedise ngemithi eyabe iyelapha imikhuhlane esiyabe siyigula.

Imithi yakulezi nsuku lamaphili akulezinsuku kuyasincedisa ukuthi kakhulu kuyo yonke imikhuhlane ngoba kuyabe kuhlolelwe ukuthi kusebenze njalo kulapha imikhuhlane eyabe isemzimbeni yethu kuyancedisa kakhulu ngakho umuntu nxa esegula kumele ahambe esibhedlela kumbe eklinika ukuze ancediswe ngoba yikho lapha okulamaphilizi lemitshina eyokuhlola ukuthi umuntu ugulani

Imithi yakulezinsuku eyesilungu njalo iyelapha imikhuhlane etshiyeneyo ikhona imithi eyenziwe ukuthi iyelaphe isifuba lophepha ngakho kufanele ukuthi nxa sesigula sivakatshele indawo lapho okulemithi khona eyesilungu ukuze sincediswe kabanzi ngayo lokhuthi siyisebenzise njani ngoba ingacina isisilimaza nxa sesiyisebenzise ngokungekho emthethweni

Imithi esibhedlela minengi njalo ihlukekene njalo ilapha imikhuhlane etshiyeneyo ngakhoke kumele ukuthi nxa sesigula sigijimele esibhedlela siyethola usizo ngoba imithi yonale iyancedisa kakhulu ukulapha imikhuhlane eminengi kukhona imithi yokulapha isihudo ikhona imithi yokulapha uphepha minengi nje ngakho kufanele sihlale sigijimela esibhedlela nxa sesigula

Imithi yalezi insuku eyesilungu iyancedisa kakhulu abantu, minengi imithi eyesilungu eyelapha njalo yelapha imikhuhlane etshiyeneyo ngakho nxa sesigula kumele siyebona odokotela odokotela basincedise kabanzi ngayo le imithi, basinike imithi ehambelana lokugula kwethu.

Imithi yamaphilisi kwesibhedlela kwalezinsuku kuyanceda kakhulu ngoba abantu abanengi sebeyandise ukubulawa yokugijima kwegazi kakhulu emzimbeni ikakhulu abadala. Ngakho abadala bakhuthazekile ukuthi bagijimele ezibhedlela kusesemasinya ngoba imithi eminengi yokugijima kwegazi iyatholakala ezibhedlela.

imithi yesilungu yakulezinsuku iyancedisa emikhuhlaneni eminengi ikhona njalo imithi yabantwana evele iyenzelwe abantwana engasoze ibalimaze abantwana njalo kuyabe sokumele ukuthi siyekubo dokotela ukuze sizwisise ukuthi isebenza njani ngoba ingacina isilimaza njalo sesithethe yabamnengi kumbe yaba mlutshwane

Umfanekiso utshengisa izikhwama ezicwephetshileyo ezakulezinsuku ezokuthwala imithi ezibhedlela. Lezizikhwama kukhanya yizikhwama ezivalekileyo ezingeke zingenwe yingcekeza ukuze zingabi yizo esezingena lengcekeza besezilimaza izigulane ngamandla.

Umuthi wesilungu osetshenziswa nxa umuntu evimbene. Umuthi lowu uyasebenza kakhulu ngoba nxa uvimbene ungafafaza amakhala uyavuleka njalo lomvimbano uyaphela masinya. Umuthi lo uyasebenza kakhulu njalo akumelanga ukuthi umuntu awusebenzise ngendlela angawutshelwanga ngudokotela ngoba angawusebenzisa ngendlela engafanelanga uyalimaza njalo ungamgulisa.

Umfanekiso utshengisa amaphilisi akulezinsuku asetshenziswa ezibhedlela ukwelapha imikhuhlane eminengi njalo ayasebenza kakhulu lawa amaphilisi, ayatshengisa njalo ukuthi asetshenziswa njani kutshengiswa njalo lenkomitsho yamanzi okutshengisa ukuthi nxa uwanatha mele unathe lamanzi ehambe lamanzi

Umuntu nxa egula umkhuhlane wengqondo kumele ukuthi ahanjiswe ezibhedlela zalapho okulatshwa khona ingqondo kusesemasinya andubana alimaze umphakathi. Ngakho esibhedlela uyabe ezathola usizo olupheleleyo njalo uyabe ezabuzwa imibizo ezamncedisa ukuthi kubanakale ukuthi engabe ephilile na engqondweni aphiwe usizo olufaneleyo.

umuntu nxa esethe wehlelwa ngukhuhlane kumele ukuthi abantu babone ukuthi bayamgijimisela engakalimazi abantwana lomphakathi ukuze abantu behlale bephephile ngoba ezibhedlela lezi minengi imitshina yokuhlola ingqondo njalo ikhona lemithi yokwelapha yonale imikhuhlane umuntu abuyele esimeni sakhe esikahle

Umfanekiso utshengisa umongikazi labadala ababili ebafundisa ngezempilakahle kukhanya abadala balalele ukuthi umongikazi ubafundisa ethini ngokuziphatha kahle ngokwezempila kahle.

Abantwana bayakuthakazelela ukudlala, ngakhoke akufanelanga sibagube abantwana ekudlaleni ngoba lokho kuyabenza ukuthi babelengqondo ezingakhaliphanga. Ngakho kufanele sibanikeze abantwana isikhathi sokudlala ukuze bachelese, ingqondo zabo zikhaliphe.

Abantu kufanele beziphe isikhathi sokudlala noma besebenza wuphi umsebenzi ukwenzela ukuthi bayenze ingqondo zaboziphumule ukuze bengadinwa masinya ingqondo zabo zikhohlwe ngokubi zicabange okunye okuhle. Lokhu kuyayenza ukuthi abantu baphile kahle belengqondo ezicabanga kakhulu.

Amabhakani alusizo kakhulu kithi thina abantu. Kuyayenza amabhakani ukuthi sibone ukuthi sesifike kuyiphi indawo. Ayayenza njalo ukuthi lanxa sesilahlekile sibekwazi ukuthi usizo singaluthola ngaphi ukuze sibone indlela esifuna ukuya khona.

Odokotela labo Mongikazi abakhanya belapha umntwana njalo bemhlaba amajekiseni ukuze aphephe kuyo yonke imikhuhlane njalo avikeleke emikhuhlaneni . Ijekiseni iyanceda ukwengeza amasotsha omzimba emzimbeni womuntu ukuze engaphongu hlaselwa yimikhuhlane eminengi nje .

Umfanekiso utshengisa umntwana omncane obelethe omunye umntwana emhlane. Okukhanya kungento enhle ngoba umntwana ongaka akafanelwanga ngumntwana esesemncane kangaka okumele ukuthi kube yinto eqedwayo kwelakithi ilizwe kuqedwe ubudlwangudlwangu bonke obenzakalayo ebantwaneni abancane.

Umuntu nxa esezizwile ukuthi kezwa kahle. Kumele ukuthi ahambe esibhedlela. Ayebona omongikazi bamncedise. lmithi yesibhedlela ingoba yona iyancedisa kakhulu, njalo labomongikazi bayakwazi ukuthi isebenza njani, njalo bayakwazi lokuthi imikhuhlane ebulala abantu kakhulu, iyelatshwa njani. Ngakho ke umuntu kuyabe kumele ababone kusasemasinyane. Umkhuhlane, ungakamhlaseli kakhulu.

Abezempilakahle bayasikhuthaza ukuthi sidle ukudla okwakha imizimba njalo sidle ukudla okulomsoco. Lokhu kwenzelwa ukuthi siqinise amasotsha omzimba elwe layoyonke imikhuhlane efuna ukungena emzimbeni njalo laloba yiyiphi ingasihlaseli nje kalula.

Umntwana uhlolwa ngudokotela indlebe ngomtshina yesilungu eyakathesi, lokhu kuyasiza kakhulu umphakathi ukuba lemitshina yakulezi insuku ecwephetshileyo ehlola imikhulane ngoba kuyayenza kube lula kudokotela ukuthi babekwazi isigulane sifanele siphiwe mithi bani ukuze sisile emikhuhlaneni esiyabe siyigula.

Nxa sigula kufanele ukuthi sihambe siyebona odokotela labomongikazi., ngoba yibo abalolwazi olukhulu, ngemithi yesibhedlela. Kukhona amaphilisi ancedisa ngemikhuhlane eminegi. Afika adakise le imimikhuhlane esemizimbeni yethu. Ngakho kuyabe kufanele sigijimele kubomongikazi labodokotela, basincedise. Sisile kumikhuhlane yethu esiyabe siyigula.

odokotela labo mongikazi kufanele ukuthi nxa beselapha izigulane babone ukuthi bayagqoka izigqoko ezivikelekileyo ukuze bengatholi imikhuhlane yezigulane njalo lezigulane kufanele zikuthakazelele ukuya ezibhedlela ukuze bayeyelatshwa kabanzi ngo mingikazi labo dokotela ukuze baphephe emikhuhlaneni

Odokotela labo mongikazi kufanele ukuthi batshengise umusa kuzigulane ezibhedlela njalo kufanele ukuthi labomongikazi labodokotela bagqoke izigqoko ezivikelekileyo ukuze bangathelelwa yizigulane imikhuhlane abayabe beyigula.

Kukhanya udokotela lesigulane sakhe njalo kuleyimithi esibhedlela eyokumsiza yena lo ogulayo. Kukhanya udokotela uzimisele ngomsebenzi wakhe ngoba kukhanya seyibambile imithi yesibhedlela ukuze ayemsiza lo ogulayo

Indawo zalapho okuthengiswa khona imithi kufanele zibhalwe ukuze abantu babone ukuthi endaweni enjalo kuyathengiswa imithi ukuze abantu bangahlupheki bathenge khonalapho imithi. Bangahambi isibanga bedinga indawo ethengisa umithi betshiya yona leyo ekhona khonapho ngoba bengakwazi ingabhalwanga.

Umuntu nxa egula kumele ukuthi avakatshele esibhedlela ngoba yikho lapho okutholakala khona imithi lamaphilisi ayelapha yonke imikhuhlane ngakho ke kuyabe sokumele ukuthi umuntu aye esibhedlela ukuze omongikazi bamhlole babone ukuthi ufanelwe yiwaphi amaphilisi ukuze alwe lomkhuhlane lo oyabe umbulala.

Imithi yesibhedlela lamaphilisi esibhedlela kuqakathekile kakhulu .Kuyasincedisa ukulwa lemikhuhlane esemizimbeni yethu .Kanti ke njalo kuyabe kumele sibale sizwisise ukuthi isebenza njani .Nxa singazwisisi sibuze kubomingikazi .Ngoba singayisebenzisa kungafanelanga ingasibangela okunye ukugula .

Endaweni ezinengi zikhona indawo lapho okuthengiselwa khona imithi. Imithi yokwelapha abantu nxa sebegula njalo yimithi eyakulezinsuku eyesilungu encedisa kakhulu njalo yimithi ehloliweyo ukuba incedise ekuvikeleni imikhuhlane ngakho kufanele sihlale sizivakatshela lezi indawo ukuze sincediswe ngemithi esiyabe siyidinga ukuze siphephe emikhuhlaneni eminengi.

Minengi imithi yesilungu ekho esibhedlela esiza kakhulu abantu etholakala ikakhulu endaweni okuthiwa ngamafamasi nggakho ke kumele sibe kwazi lapha okulamafamasi khona ukuze lalaoha udokotela sesilayelile imithi okufanele siyithenge ukuze sisindiseke emkhuhlaneni sibekwazi singahlupheki

Emafamasi kulemithi eminengi kakhulu eyesilungu eyakulezi insuku eyelapha imikhuhlane eminengi. Ngakho nxa sigula kufanele siyekudokotela asilayele ukuthi yiphi imithi okumele siyithenge ngoba kasiyoyonke ekhona esibhedlela. Ngakho kuyabe kufanele sizwe izeluleko likadokotela singaphonguthenga singelalwazi. Ngoba imithi le ingacina isivuselela obunye ubuguli.

Kutshengiswa imithi yakulezi nsuku esetshenziswa esibhedlela njalo kutshengiswa limithi iyasebenza. Sitshengisiwe njalo imithi yokwelapha isikhumba somuntu oyabe sisubuka njalo kukhanya lemithi eqinisa amathambo omuntu nxa egula.

Lapha kukhanya umfanekiso wesitolo lapho okuthengiswa khona incingo zokufona lenkombalanga njalo kukhanya zincingo zakulezinsuku ezicwebeshileyo njalo kukhanya labesilisa ababili omunye okhanya ukuthi ngosebenza khonalapho esitolo lomunye ozothenga.

Lapha kukhanya ibhakane lefamasi ye lsonga njalo kukhanya iseBrithamu. Kufanekisiwe njalo lenombolo zocingo yale ifamasi. Kukhanya yifamasi enkulu okuyikho lapho abantu abathola khona usizo ngezempilakahle.

Abezempikahle bayanceda kakhulu ngoba bayayenza imikhankaso yokuvikela lokulapha imikhuhlane bayahamba ngezindawo ngezindawo behlola njalo behlaba abantu bevikela abantu emikhuhlaneni njalo kuyanceda ngoba abantu basala sebevikelekile emikhuhlaneni yonke engabahlasela noma yinini

Abezempilakahle bayanceda kakhulu ngokukhankasa ngemikhuhlane eminengi. Lokhu kuyasiza abantu ukuthi bafunde, bavikelwe balatshwe emikhuhlaneneni eminengi ejayele ukuhlasela abantu, njalo abantu labo kufanele ukuthi bakuthakazelele ukuya emikhankasweni yabezempilakahle ukuze abantu bancediswe kakhulu ngokwezempilo.

Abezempilakahle nxa bekhankasa kufanele ukuthi wonke umuntu ahambe emikhankasweni ukuze azizwele engakhali ngokuthi kazwanga lapho imikhuhlane isimuhlasela ngoba abezempilakahle bayabe bezofundisa njalo bezoyelapha. Ngakho wonke umuntu kufuze ahambe ayekwamukela abezempilakahle abayabe befuna ukumelapha ngakho ukuze siphephe emikhuhlaneni eminengi.

Ukuya emkhankasweni yonke eyenziwa ngabezempilakahle kuqakathekile njalo kuyasiza kakhulu ngoba siyabe sizahle sivikelwe njalo sifundiswe ngemikhuhlane eminengi engasibulala ngazo zonke izikhathi njalo sizabe sesikwazi ukuzivikela ukuthi singabùawa lubhuhane lwemikhuhlane ephonguvumbuluka nje ngazozonke izikhathi.

Kumikhankaso yonke yabezempilakahle, umuntu kumele ukuthi azithole ehambile. Ukuze athole usizo. Ngoba omongikazi bayabe bezasebenza ngokuzikhandla. Ukuze abantu bagcinakale, njalo baphathakale kahle ngabezempilakahle. Njalo kuzabe kulokufunda okukhulu, ukuthi abantu baziphathe kanjani. Ngoba nxa umuntu engasazwanga ukuthi aziphathe njani, uzaphambanisa. Acine esegula imikhuhlane angayaziyo ukuthi ivelela ngaphi.

Abantu kufanele ukuthi bahambe emikhankasweni yonke eyenziwa ngabeze mpilakahle, ukuze bancediseke babekwazi bafunde ukuthi kuyini okufanele bakwenze, ukwenzela ukuthi babelempilo enhle bengaphungubanjwa yimikhuhlane ,eminengi ukuze abantu baphile kahle bengaphongugula nje.

Abantu bancediswe bavikelwe emikhuhlaneni eminengi

Abezempilakahle nxa bekhankasa kufanele ukuthi wonke umuntu asukumele phezulu esiya emikhankasweni ukuze azifundele okunengi okuzakwethulawa ngabeze mpilakahle. Njalo ukuze abantu belapheke basile bavikeleke kuyo yonke imikhuhlane engabe isifuna ukuqeda abantu.

Abezempilakahle nxa bekhankasa kufanele wonke umuntu ahambe emkhankasweni yabezempilakahle ukuze abantu bafunde okunengi okwezempilakahle ukuze abantu bangahlaselwa yimikhuhlane eminengi abangakwaziyo ukuthi ivelela ngaphi ngakho ke wonke umuntu kuyabe kumele ahambe athole usizo noma kuthwa kuyahlatshwa amajekiseni ukuze abantu bavikeleke bahambe bonke.

Abezempilakahle kufanele ukuthi nxa bekhankasa ngemikhuhlane eminengi wonke umuntu akuthakazelele ukufunda njalo akuthakazelele ukwelatshwa . Akuthakazelele ukuvikelwa emikhuhlaneni. Abantu kufanele basukume ngobunengi besiya kuyonale imikhankaso ukuze bancediswe ngemithi yezibhedlela ukuze baphephe emikhuhlaneni eminengi.

Kuhle njalo kuqakathekile ukuthi nxa abezempilakahle soku lomkhuhlane abawubonileyo njalo behamba bekhankasa besifundisa ngawo bevikela beselapha ngawo lomkhuhlane. Kuqakathekile ukuthi sigijimele phezulu sisiyadinga usizo umkhuhlane ungaka siqineli. Umkhuhlane ungakasigulisi ngamandla okokuthi ungasibulala.

Abezempilakahle sebayenza imikhankaso ukuze bafundise abantu ukuthi baziphathe njani ngokwezempilakahle. Lokuthi badleni, ukuze babelempilo enhle. Ngakho wonke umuntu kuyabe kumele ukuthi ahambe emkhankasweni. Ayezizwela ukuthi bafundisa ngani, abezempilakahke. Ukuze laye, abe lempilo engcono.

Kufanele ukuthi, wonke umuntu akujabulele okuphuma kwabezempilakahle nxa befundisa ngemikhuhlane etshiyeneyo, njalo lokuthi abantu banganqoba njani imikhuhlane eminengi ukuze abantu bahlale bangaguli, bahlale bephephile emikhuhlaneni eminengi ngoba belolwazi olukhulu oluvelela kwabezempilakahle.

Kuzozonke izindawo nxa abezempilakahle nxa bekhankasa abantu kufanele bagqugquzelwe besukumele phezulu ukuze bayekuzwa ukuzoyethulwa ngabezempilakahle ukuze abantu bafundiseke njalo besale belelizwi labezempilakahle ukuze bevikeleke kuyoyonke imkhuhlane ebulala abantu nxa abezempilakahle beselapha behle bebayelaphe ukuze bavikele emkhuhlaneni

Emikhankasweni yonke eyenziwa ngabezempilakahle abantu kufanele ukuthi bewuthakazelele ukuthi bahambe ukuze bafike bancediswe bavikelwe baphiwe lemithi yokuvikela emikhuhlaneni ukuze abantu bahalale kahle bengaphonguhlaselwa yikugula kakhulu ngemikhuhlane ephongu vumbuluka nje.

Abezempilakahle nxa bekhankasa kumele ukuthi wonke umuntu abekhona ukuze azotjola usizo njalo ezofundiswa ngokuthi kumele aziphathe njani ukuze impilo yakhe ibenhle engaphombukuhlaselwa yikugula njalonje engakwazi ukuthi kuvelela ngaphi

Ukuvikela kungcono kulokwelatshwa ngakho ke abezempilakahle nxa bekhankasa kumele ukuthi wonke umuntu aye emkhankasweni ancediswe anikwe imithi ngabezempilakahle ukuze imikhuhlane ayinqobe ngoba nxa imikhuhlane isithe yangena emzimbeni Kunzima ukuze welapheke kodwa nxa uvikelekile imikhuhlane eminengi iyakuceza

Abezempilakahle nxa bekhankasa befundisa ngemikhuhlane etshiyeneyo njalo beselapha bevikela kufanele ukuthi abantu bengathelelani umkhuhlane kakhulu.

Abezempilakahle nxa bekhankasa abantu kufanele ukuthi babuthane ngobunengi ukuze bazofundiswa njalo balatshwe bavikelwe emikhuhlaneni eminengi ehlasela abantu. Abantu kuyabe kufanele ukuthi bafunde ngokuthi bazi phathe njani ukuze imikhuhlane ingabanamatheli masinyane.

Imikhankaso yabezempilakahle iqakathekile ngakho wonke umuntu kuyabe kumele esukumele phezulu esiyakhona ukuze athole usizo olupheleleyo njalo sifunde ukuthi kumele siziphathe njani ngokwezempilakahle njalo sihlatshwe kumbe sinikwe lamaphilisi okuvikela ukuze imikhuhlane yonke ingaphombukusihlasela nje isithole siqinile sivikelekile

Kufanekisiwe abantu abakhanya ngokuthi ngabempilakahle njalo bayakhankasa ngokuthi abantu baziphathe njani njalo kukhanya baphethe lezombuluko ezinengi zokuthi abantu bavikeleke njani emikhuhlaneni lapho besiya emacansini bazivikele bengathathi imikhuhlane.

Kukhanya abesilisa labezifazana labo mongikazi abakhanya begqokile izigqoko zabo mongikazi njalo siyabona ukuthi yindawo yokufundela abezempilakahle ngoba sibona ephepheni elibhaliweyo ukuthi yindawo yokufundela abezempilakahle.

Abantwana abancane yibo abande ukuhlaselwa yimikhuhlane eminengi ngazo zonke izikhathi. Ngakho ke umama kuyabe kumele ukuthi abone ukuthi uyavakatshela esibhedlela masinya, umntwana angakatshisi kakhulu ngoba esibhedlela yikho lapho okutholakala khona usizo ukuze umntwana akhule elempilo enhle

Omama abazithweleyo kuqakathekile ukuthi bayebona odokotela. Ukuze bayehlolwa. Ukuze kubonakale ukuthi uphile kahle yini umntwana ngaphakathi, ngoba esibhedlela yikho lapho okutholakala khona imitshina, ebona ngaphakathi komuntu. Ukuze lalapho nxa sekulephutha, kubonakale ukuthi uncediseka njani lumama, lomntanakhe. Amthweleyo.

Uthando luqakathekile kakhulu, uthando luyasondeza abantu eduze, luyayenza abantu bahlale bejabule, abantu bahlale becabanga izinto ezinhle ngazo zonke izikhathi, okucina kusenza abantu baphile impilo enhle bengayenzi into ezimbi.

Uthando luqakathekile kakhulu ebantwini ngoba luyayenza ukuthi abantu bezwane becine sebelabantwana. Uthando luyayenza abantu behlale bebobotheka, lokhu kuyinto enhle kakhulu ngoba kuyayenza ingqondo zabantu zihlale zicabanga izinto ezinhle ngazozonke izikhathi ngoba bengazondanga.

Umuntu nxa ebeletha kumele abone ukuthi uya esibhedlela ngoba loba umntwana engela ndlela yokuphuma umuntu uyahlinzwa njalo ezibhedlela kulemitshina eminengi encedisana labomongikazi labodokotela ukuze umuntu ahlinzwe abelethe umntanakhe kakuhle ngakho ke umuntu kuyabe kumele ukuba ahambe esibhedlela ngoba engabelethela lapho okungelasibhedlela khona angafa

Uthando kuqakathekile kakhulu ebantwini luyayenza ukuthi abantu bahlale bebobotheka lokhu kuyinto enhle kakhulu uthando njalo luyayenza ukuthi abantu bazwanane bacine labantwana okuyinto enhle kakhulu njalo

Abantu nxa bengazwisisi ngocansi belokhe bengatholi abantwana kufanele bahambe ezibhedlela bancediswe njalo baphiwe lemithi yokuqinisa inhlanyelo zabo ukuze bazale babelabantwana.

Uthando luqakathekile ngoba luyayenza abantu bahlale bethabile ,luqathekile ngoba luyenza abantu bande njengokuthanda kukaNkulunkulu.

Uthando luqakathekile kakhulu. Uthando luyayenza abantu bazwane bacine sebelabantwana. Lokhu kuyinto enhle ngoba kuyisibusiso esikhulu. Abantu kufanele bahlale bethandana ukuze bahlale bebobotheka babe lempilo ezinhle. Ngoba ukuhlala umuntu ethabile ukuyenza impilo yakhe ibenhle.

umfanekiso utshengisa umongikazi okhanya ehlaba ijekiseni njalo owesifazane okhanya eyisigulana ukuze avikeleke emikhuhlaneni njalo abe lempilo enhle ngabeze mpillakahle

Umfanekiso utshengisa omama ababili abakhanya bevezelana uthando njalo bekhanya bengabantu abazwananayo. Kukhanya bayahambelana kakhulu labomama. Kukhanya bayathandana kakhulu njalo baphila kahle okwesabekayo be... ngoba bezwa ...

Kukhanya umkhankaso wokuthontiselwa kwabantwana abase sebancane ukuze bavikeleke emkhuhlaneni umkhankaso kukhanya uselizweni le Rwanda njalo lumkhankaso kukhanya uyesekwa yi UNICEF.

Abantu bonke abayenza ngokwemidlalo kumele babone ukuthi bayayenza okokwelula umzimba ngoba khona kuyabenza ukuthi behlale behlambulukile emzimbeni bangadinwa masinyane njalo loba sebedlala bedlale kahle umzimba kube yinto oyijayeleyo ukudlala bengathwali nzima nxa lapho sebedlala .

Nxa umuntu esenza ezemidlalo kufanele ukuthi ahlalahlale eyelule amathambo omzimba. Ukuze lalapho nxa esedlala angabanjwa zinkantsho kakhulu. Adlale kungekho okumvimbayo, ukuthi adlale kungekho buhlungu azabuzwa ngoba sokuyinto aseyijayele.

Imithi yakathesi eyesilungu iqakathekile kakhulu njalo iyancedisa . Lanoma lapho udlala ulimale uyakwanisa ukuthi uphinde udlale ngoba kulemithi . Okuyiyo esisebenza ukwehlisa ubuhlungu okokuthi sungakwanisa ukudlala futhi ngoba ubuhlungu lapho oyabe ulimele ungasabuzwa ngokusebenza komuthi

kuqakathekile kakhulu ukuthi nxa ungumdlali uhlale uselula amathambo ukuze lalapho nxa sesifikile isikhathi sokuthi udlale udlale kakhulu ngoba sokuyinto oyijayeleyo njalo ungadinwa masinya

Lapha kufanikiswe ukudla okwakha umzimba ngoba siyabona ukuthi kufanikiswe izithelo lemibhida okuyikho okwakha imzimba lokusivikela emikhuhlaneni , lensimbi yokuyelula umzimba okuyikho okuyenza abantu babelempilo enhle.

Umfanekiso utshengisa umuntu owesilisa okhanya ezelula umzimba lamathambo ukuze lalapho nxa esenza imidlalo adlale kahle kungabi lohlupho angadinwa masinyane njalo angabi lenkantsho ebambayo lanxa esedlala imidlalo yokugijima lokudlala ibhola.

Ukungena kwemishina yesilungu kuncede kakhulu abantu ngoba abantu sebekwanisa ukuthi bazwanane lodokotela kubomakhalekhukhwini babo odokotela ebalayele indlela zokuthi bayenze njani loba umuntu nxa segula ekhaya udokotela uyalayela abantu ukuthi benze njani kubomakhalekhukhwini njalo lokhu kuyanceda ngoba akudingi ukuthi umuntu ahambe nxa esegula kakhulu uyancediswa ekhonapho ekhaya.

Imitshina yakulezi insuku esetshenziswa ezibhedlela iyangceda kakhulu ngoba iyayenza ukuthi omongikazi bebekwazi ukuthi bengasebenza umuthi onjani ukuze umkhuhlane oyabe uphakathi komuntu uphele njalo udede ukuze umuntu aphile kahle

Imishina yakulezinsuku eyesibhedlela ngoba iyakwazi ukubona ingaphakathi yomuntu , iyancedisa njalo lokuzwa ukuthi umuntu ugula okungakanani lokuthi umuntu utshisa okungakanani , lokhu kuyasiza kakhulu ukuthi odokotela babekwazi ukuthi umuntu engasizwa ngayiphi imithi ukuze asile masinya

Umuntu nxa egula kufanele ukuthi ahambe ezibhedlela ayesizwa kakhulu ngoba ezibhedlela sokulemithi yakulezinsuku njalo kulemitshina yakulezinsuku encedisa kakhulu ukuthi odokotela babone ukuthi umuntu angasizwa ngayiphi imithi yesibhedlela ngakho umuntu kuyabe kufanele ukuthi ayebona omongikazi labodokotela ezibhedlela bamsize.

Umfanekiso utshengisa udokotela othwele imitshina yakhe yokusebenzisa esibhedlela yokuhlola izigulane lapha kukhanya kufanekisiwe ukuthi lesi sigulane sihlolwa ingqondo njalo kukhanya sebeyibonile inkinga ukuthi ingaphi ngemitshina ecwephetshileyo eyakulezi insuku.

Izihlahla zesintu ziyanceda kakhulu ngoba ziyasinika izithelo zokuthi sidle sibe lemizimba eqinileyo engaphongu hlaselwa yimikhuhlane njalo izihlahla zesintu ziyayenza imithi engasihlangula kuyo yonke imikhuhlane esingabe sesiyigula. Ngakho ke kufanele sizilondoloze izihlahla zesintu ngoba ziloncedo olokhulu ebantwini.

Izihlahla zesintu ziyanceda kakhulu ngoba zingumuthi omkhulu zelapha imikhuhlane eminengi. Ikantike njalo zisipha izithelo ezisivikela emikhuhlaneni ngoba zilomsoco.

Izihlahla kufanele sizilondoloze kakhulu ngoba zona zingumuthi omkhulu kumvelaphi yethu yesiNdebeleni abadala babevele bephila ngayo kudala imithi njalo babesilwa kakhulu emikhuhlaneni eminengi ngakho akumelanga izihlahla sizigamule okungekho emthethweni kufanele sizilondoloze ngoba ziyasincedisa kakhulu ukuba ngumuthi wethu

Izihlahla zethu zesintu lezihlahlakazana kufanele sikuvikele sikulwele singavumeli abantu bephonguzigamula okungekho emthethweni ngoba ziyancedisa kakhulu zingumuthi eyesabekayo ongasisiza kuyoyonke imikhuhlane esingabe siyigula. Ngakho kufanele sizilondoloze izihlahla zesintu lokho kuyakhanya sobala ngoba abadala babesebenzisa yonale imithi kungakabi lezibhedlela njalo babephila.

Umuthi wesintu ngumuthi oqakatheke kakhulu ngoba ngumuntu oyelaphayo njalo ngumuthi otholakala kakhulu enyangeni ngoba zona yizo ezikwazi ukuwusebenzisa kabanzi umuthi wesintu ubuhle bawo yikuthi kawuthengiswa njalo ukhona naloba kungaphi ngoba yizihlahla ezizimilelayo

Izihlahla zesintu zilusizo kakhulu njalo abanengi abantu asebelatshwa yizo nxa begula silusizo kakhulu njalo azidingi ukuthi zibhadalelwe njalo azidingi ukuthi uzihambele umango omude ngoba ziyazimilela nje zitholakala noma ngaphi.

Izihlahla lezihlahlakazana zesintu ziyasebenza kakhulu njalo kuyabe kufanele ukuthi sivakatshele izinyanga ziseluleke njalo zisincedise kakhulu ngemithi yesintu ngoba kayisiyo yonke imithi elaphayo, eminye iyabulala. Kufanele njalo izihlahla sizinakekele, singazigamuli kokuphela ngoba zizaphela. Ziyanceda kakhulu izihlahla ngoba zisilethela impilo enhle ngokusilapha.

Izihlahla ziyasebenza kakhulu njalo ziyimvelo kazithengiswa zona zingumuthi omangalisayo ziyelapha yonke imikhuhlane izihlahla ziqakathekile kakhulu ngoba ziyakwanisa ukuthi zimelaphe umuntu asile kodwake kuyabe sokumele ubone abalobunono obukhulu ngazo ngoba ayisizo zonke ezisebenzayo.

Umfanekiso utshengisa izihlahla ezizimilelayo ezingezesintu ,ezisetshenziswa ukuba yimithi yalapho nxa sigula esiyisebenzisayo, engathengiswayo njalo ezimilelayo engadingi ukuthi uhambele isibanga njalo kayibhadalelwa.

Izihlahla zethu zesintu lezihlahlakazana kufanele ukuthi sizilondoloze ngoba yizo ezinye esezisenza imithi eminengi ezibhedlela isikhona. Abantu bayabe sebecabanga ukuthi yimithi yesilungu kanti kuyimithi evelela ezihlahleni zesintu ngakho kufanele sizilondoloze izihlahla zethu ngoba zilomsebenzi omkhulu wokwenza umuthi osisiza emkhuhlaneni eminengi.

Izihlahlakazana zesintu nxa uzikhangele sungazeyisa ucabange ukuthi azilancedo kodwa kufanele ukuthi sizilondoloze sizigcine kahle ngoba zingumuthi omkhulu esintwini ngoba ziyancedisa ukuthi zelaphe imkhuhlane eminengi ngakho kuyabe sekumele ukuthi siyezinyangeni lebantwini abazi ngazo ngoba ayisizo zonke izihlahlakazana zesintu ezelaphayo ezinye ziya.

Izihlahlakazana lezihlahla zesintu kufanele sizilondoloze ,njalo sizihloniphe ngoba ikhona imithi ezibhedlela eyenziwe ngezihlahla zesintu njalo limithi iyancedisa kakhulu ukuthi isivikele njalo iselaphe emkhuhlaneni ngakhoke kufanele ukuthi sizilondoloze izihlahla zesintu .

Izihlahla zethu kufanele ukuthi sizigcine kahle singaphomb'ukuzigamula nje singakwazi ukuthi sifuna ukuzisebenzisani. Ngakho kufanele ukuthi sizigcine kahle izihlahla ngoba ziyayenza imithi eminengi engasihlangula emikhuhlaneni eminengi nxa sesigula.

Izihlahla zethu zesintu lezihlahlakazana kufanele sikugcine kahle ngoba kuyayenza imithi eminengi kakhulu elapha kakhulu. Abantu bayabe sebecabanga ukuthi yimithi yesilungu kukanti ke yimithi eyabe ivele ezihlahleni zesintu. Kufanele ukuthi sizilondoloze, siphile kahle lezihlahla, singabi lodlame ezihlahleni, singaphonguzi gamula nje.

Izihlahla zesintu ziyisibusiso esikhulu. Izihlahla zesintu ziyasinikeza izithelo kanti ke zingumuthi njalo. Izihlahla zesintu zingumuthi omkhulu ngakho kuyabe sokumele ubone abantu abalolwazi ngazo ngoba ayisizo zonke ezingumuthi ezinye ziyabulala. Izihlahla zesintu ziyasebenza kakhulu ngoba ziyasincedisa zisilaphe kuyo yonke imikhuhlane esiyabe siyigula

Imithi yesintu iyanceda kakhulu njalo kufanele ukuthi siyihloniphe ngoba ikhona imithi yesintu eyokugcoba eyenza ijwabu lomuntu lisale libutshelezi njalo nxa elezilonda ziphole masinyane .

Imithi yesintu ilisizo kakhulu kithi thina abantu ikhona imithi yesintu esetshenziswa ukugcoba ijwabu lomuntu lisale libukeka libutshelezi imithi yesintu iyayenza njalo ukuthi izilonda emzimbeni ziphole masinya.

Izihlahla lezihlahlakazana zesintu akufanelanga sizidelele kufanele sizilondolozo singazekeli zitshabalale singazigamuli okudlulisileyo ngoba zona ziyayenza imithi eminengi engasisiza lapho sesigula

Izihlahla zethu zesintu kufanele sizivikele sizinakekele singa vumeli abantu bephombu kuzigamula nje Ngoba ziyasebenza kakhulu zingumuthi owelapha kakhulu imikhuhlane eminengi . Njengoba lokhu vele abadala babephila ngayo kudala kungela zibhedlela. Njalo babephila isikhathi eside okutshengisa ukuthi iyasebenza imithi yesintu .

imithi yesintu lezihlahla zesintu kufanele sikuhloniphe ngoba kuyayenza imithi eminengi kuyayenza imithi yenwele njalo imithi iyayenza imithi yenhlanhla ngakho ke abantu kufanele balondoloze izihlahla balondoloze imvelo

Imithi yesintu ilusizo kakhulu kithi thina abantu. Imithi yesintu iyasebenza kakhulu ngobayasivikela iphinde iselaphe emikhuhlaneni. Ngakho kumele siyisebenzise ngokupheleleyo Imithi yesintu iyabulala ngakho kuyabe kumele siyisebenzise ngezeluleko zabantu abalolwazi ngemithi yesintu eminye yakhona iyababa ngakho idinga umntu olesibindi

Abantu bakudala babevele bephila ngezihlahla lesihlahlakazana zesintu ngakho lathi kufanele sizilondoloze izihlahla lezihlahlakazana zethu ngoba zingumuthi omkhulu ongasihlangula ekuguleni kwethu esiyabe sikugula.

Izihlahla zesintu kufanele sizilondoloze, singazigamuli kokuphela. Sizilondoloze ngoba zona zingumuthi omkhulu kakhulu ongasihlangula emikhuhlaneni eminengi esingabe sesiyigula. Ngakho ke imithi yesintu kayisiyo yonke eyelaphayo. Kuyabe sokumele sibone abantu abaziyo ngazo ngoba ezinye izihlahla ziyabulala.

lmithi yesintu akufanelanga siyidelele njalo siyeyise. Babevele bephila ngayo kudala abadala njalo babephila okwesikhathi esikhulu. Ngakho thina lathi kufanele siyhloniphe. Esintwini ikhona imithi yokugcoba umuntu asale ebutshelezi ijwabu litshintshe libe lihle kakhulu njalo ikhona imithi eyokugcoba eyenza izilonda ziphole masinyane emzimbeni.

izihlahla zethu zesintu kufanele sizilondoloze sizigcine kahle ngoba ziyayenza imithi eyelapha kakhulu imikhuhlane eminengi emizimbeni yeth izihlahla zesintu ziqakathekile kakhulu ngoba lokhu kuyakhanya obala ngoba abantu bakudala zazingekho izibhedlela babephila ngayo imithi yesintu ngakho lathi akumelanga siyehlulwe yikuyisebenzisa imithi yesintu

Izihlahla lezihlahlakazana zesintu kufanele silondoloze singaziyekeli ziphela singazi gamuli okungekho emthethweni ngoba ziyanceda kakhulu ziyayenza imithi eminengi engasisilisa emikhuhlaneni eminingi ngakho kufanele ukuthi silondoloze ngokukhulu

Imithi yesintu akufanelanga siyibukele phansi kufanele siyihloniphe ngoba ikhona imithi yesintu eyokwenza amagcobo ayenza umuntu abe butshelezi ebe lejwabu elibuthakathaka njalo ikhona imithi yesintu esetshenziswa ukuthi umuntu agcobe aphile izlonda masinyane emzimbeni

Imithi yesintu iyancedisa kakhulu njalo isebenza okutshiyeneyo .Ikhona imithi esebenza ukuba ngamagcobo .Amagcobo akhona ayantshintsha ijwabu lomuntu alitshiye libutshelezi njalo umuntu ebukeka emihle kakhulu.

Imithi yesintu isebenza into ezinengi. Ikhona imithi esebenza ukutshintsha ijwabu lomuntu lisale libutshelezi njalo ikhona njalo eminye imithi okuthi umuntu engayigcoba emzimbeni nxa elezilonda izilonda ziphangise ziphele.

Imithi yesintu iyasebenza kakhulu, ingumuthi oyesabekayo esintwini, ngakho umuntu nxa sekwehlule esibhedlela ukuthi asile, kuyabe sekumele ukuthi azanyelwe imithi yesintu ngoba iyasebenza kakhulu njalo iyelapha. Iyamsilisa umuntu ogulayo, ngoba ayisiyo yonke imithi yesibhedlela eyelapha imkhuhlane, lesintu laso siyancedisa.

Izihlahla zesintu kufanele sizigcine kahle sizilondoloze singazigamuli ngodlame okokuthi sifuna ziphele. Kumele sizigcine kahle ngoba ziyasiza kakhulu ekubeni yimithi elwa lemikhuhlane eminengi emzimbeni. Lokhu kusobala ngoba abadala babephila ngayo imithi yesintu kudala izibhedlela zingakabi khona.

Imithi yesintu iyancedisa kakhulu njalo iyalwa lemikhuhlane emzimbeni yabantu, ngakho ke kuyabe kumele ukuthi nxa uyisebenzisa uthole izeluleko kwabazaziyo izihlahla ze sintu ngoba ungazisebenzisa ngokungafanelanga ziyayenza ukugula njalo zingakubangela lemikhuhlane.

Izihlahla esintwini sakithi zingumuthi. Yizo ezisinikeza inkuni ziphinde njalo zisinikeze izithelo. Izihlahla njalo zingumuthi ziyanceda ukwelapha imikhuhlane yonke ehlasela abantu. Izihlahla zingumuthi kodwa ayisizo zonke ezingumuthi ngakho kuyabe sokumele ubone abantu abakwaziyo ukusebenzisa imithi okunjengezinyanga.

Izihlahla ziqakathekile kakhulu ,zingumuthi izihlahla ngakho kuyabe kumele ubone ukuthi nxa sokwehlule esibhedlela umuntu azame ukuthi azame lezihlahleni zesintu, zazivele kuyizo ezazisebenza kudala abadala bephila iminyaka leminyaka ngakho ke nxa sokwehlule esibhedlela kuyabe kumele umuntu abone izinyanga ukuze zimsize

Izihlahlakazana, lezihlahla zesintu, kufanele sizihloniphe. Sizinakekele ngoba zonalezi izihlahla yizo njalo ezibuya, zenze imithi eminengi esisizayo, emikhuhlaneni eminengi. Singazigamuli kokuphela. Okungacina sokusenza ukuthi ziphele. Kufanele sizilondoloze, sizihloniphe.

Izihlahla zesintu zilisizo kakhulu empilweni zethu ngakho kumele sizilondoloze sizigcine ngokupheleleyo ngoba zingumuthi empilweni zethu. Izihlahla zesintu zingumuthi ongelapha imikhuhlane eminengi emizimbeni yethu

Imithi ilusizo kakhulu kithi thina abantu. Imithi ilapha imkhuhlane etshiyeneyo njalo imithi ihlukene ngakho ke kuyabe sokumele sivakatshele izinyanga ngoba yizo ezikwazi kabanzi ukuthi imithi isebenza njani njaloo ziyakwazi ukuthi imikhuhlane eminengi ilatshwa ngayiphi imithi.

Izihlahla zesintu ziyancedisa ukuba ngumuthi njalo zisebenza ngokuhlukeneyo ngoba lazo zihlukene ngakho kuyabe sokumele sihambe ebantwini abalolwazi lemithi ukuze basincedise njalo kuleyo mikhuhlane esiyabe

Izihlahla zethu zesintu okufanele sizilondoloze singazigamuli okwedlulisileyo ngoba izihlahla ziyancedisa kakhulu. Ziyasinika izithelo zisinike lemithi engasisiza ukwelapha imikhuhlane ngakho kufanele sizihloniphe izihlahla zesintu. Ziyenza imithi eminengi njalo eyenza ukuthi umuntu asile lapho esegula engayisebenzisa.

Izihlahlakazana ezizimilelayo azimelanga ziphombukudelelwa ziphombukuganyulwa okungekho emthethweni ngoba izihlahlakazana lezi ziyasebenza ukuba ngumuthi ongaselapha kuyo yonke imikhuhlane esiyigulayo emizimbeni ngakhoke kumele sizilondoloze izihlahla zemvelo

Imithi yesintu iyasebenza kakhulu ukwelapha imikhuhlane eminengi ngakho kuyabe kufanele ukuthi sibone abantu abazi kakhulu ngemithi yesintu okufana lezinyanga ngoba yizo ezilolwazi lokuthi imikhuhlane eminengi ilatshwa ngayiphi imithi

Izihlahla zethu zesintu kufanele ukuthi sizigcine kahle njalo sizinakekele ngoba zingumuthi omkhulu izihlahla zesintu ziyayenza imithi engasilapha kuyo yonke imikhuhlane esingabe siyigula ngakho kufanele ukuthi sivakatshele abantu abalolwazi lazo abantu abafana lezinyanga ngoba ayisizo zonke izihlahla zesintu ezilaphayo ezinye ziyingozi ziyabulala.

Izihlahla zesintu ziyasincedisa kumbe ziyasinika inkuni, ziyasinika izithelo. Ziyasinika njalo imithi engaselapha emikhuhlaneni eminengi ngakho kufanele ukuthi sizilondoloze izihlahla zesintu sizigcine kahle zingapheli.

Izihlahla zethu zesintu lezihlahlakazana zethu kufanele ukuthi sizinakekele, sizilondoloze singazigamuli okungekho emthethweni ngoba zona ziyancedisa kakhulu. Ziyenza imithi eminengi kakhulu njalo eminye imithi yesintu isitholakala lesibhedlela. Iyanceda kakhulu ukwelapha imikhuhlane eminengi ngakho kufanele ukuthi sinanzelele ekusebenziseni kwethu izihlahla lezi.

Kufanele sinanzelele kakhulu ngezihlahla zethu zesintu. Izihlahla zesintu ziyancedisa kakhulu ziyayenza imithi. Ikhona njalo eminye imithi ethi ungayisebenzisa ubelenhlanhla ngakho ke kufanele sibone inyanga labantu abayaziyo izihlahla ngoba ayisizo zonke ezelaphayo ezinye ziyabulala ngakho kufanele sibone abalolwazi ngazo.

Imithi yesintu iyancedisa njalo iyelapha imikhuhlane eminengi njalo eminye imithi iyababa kakhulu njalo kuyabe sokufanele ukuthi sihambe ezinyangeni okuyizo ezikwazi kakhulu ngemithi yesintu ngoba kayisizo zonke izihlahlakazana zesintu ezelaphayo ezinye ziyabulala.

Izihlahla zethu zesintu kunye lezihlahlakazana zangona kufanele ukuthi sikugcine kahle, singaphongukugamula njee okungafanelanga ngoba lezizihlahla ziyayenza imithi esiza kakhulu elapha imikhuhlane eminengi. Lokhu kusobala ngoba labadala babephila kudala ngayo imithi izibhedlela zingekho, ngakho kufanele ukuthi sizilondolezee izihlahla zethu.

izihlahla zesintu ziqakathekile kakhulu njalo abantu abalolwazi kakhulu ngazo zinyanga kufanele ukuthi sihambe ezinyangeni ukuze sincediswe ngayo imithi yesintu ngoba ayisiyo yonke imithi yesintu elaphayo eminye iyabulala

Izihlahla lezihlahlakazana zesintu kufanelele sizihlonophe sizilondoloze singazideleli ngobazona zenza imithi iqakatheke kakhulu engasihlangula kikho konke ukugulala esingabe sikukugulala ngakhokeke kufanele sizilondoloze njalo kufanele sinanzelele sihambe ebantwini abaziyo ngemithi ukuze basincedise ngoba ayisiyo yonke imithi eyelaphayo eminye iyabulala.

Imithi yesintu iqakathekile , iyabenza kakhulu njalo iyakwanisa ukulwa layo yonke imikhuhlane esemzimbeni womuntu. Kuyabe sokumele ubone abayaziyo ngoba akusiyoyonke eyelaphayo eminye iyabulala.

Izihlahla zethu zesintu kufanele sizilondoloze singazigamuli okungekho emthethweni, ngoba zona ziyasisiza kakhulu. Yikho lapho esizuza khona imithi encedisa kakhulu ukulwa lemikhuhlane eminengi emizimbeni yethu.

Imithi yesintu iyancedisa kakhulu njalo itholakala ikakhulu ebantwini besintwini abafana lezinyanga ngakho ke nxa umuntu esegula kuyabe kumele exhumane lezinyanga ngoba yizo ezikwazi kabanzi ukuthi isetshenziswa kanjani

Izihlahla zethu zesintu kufanele sizilondoloze, sizihlanyelele, singazekeli ziphela, singavumeli abantu bephongkuzigamula nje. Ngoba ziyanceda kakhulu, zingumuthi oyesabekayo ongasilapha emikhuhlaneni eminengi. Ngakho, kufanele sizigcine kahle.

Izihlahla zethu zesintu akufanelanga sizikhangelele phansi ngoba ziyasebenza kakhulu ekubeni ngumuthi ongasihlangula emikhuhlaneni eminengi. Kumele sizinakekele izihlahla njalo sivakatshele lezinyanga zisincesise kakhulu ngoba ayisiyo yonke imithi yesintu eyelaphayo eminye iyabulala.

Izihlahlakazana zesintu kufanele ukuthi sizingcine kahle lezihlahla zethu zesintu sikingcine kuvikelekile singaphoku gamula nje . Izihlahla ziyayenza imithi eminengi njalo imithi esebenzayo ukukhangela imikhuhlane eminengi ngakho ke kufanele sizilondoloze.

Izihlahla zethu lezihlahlakazana kufanele sizihloniphe singazibukeli phansi ngoba zingumuthi omkhulu ongasihlangula ekuguleni lemikhuhlaneni eminengi kakhulu ngakho kufanele sizilondoloze izihlahla zethu

Izihlahla kufanele sizilondoloze kakhulu ngoba zona ziyayenza imithi engasisiza kakhulu ekuguleni kufanele sizilondoloze izihlahla zesintu asizo zonke ezelaphayo ngakho kufuneka ukuthi sibe lolwazi olukhulu oluvelela ebantwini abazaziyo izihlahla zesintu ezinye izihlahla zesintu ziyabulala.

Izihlahla zethu zesintu kufanele sizilondoloze singazithathi kancani ngokuthi ngoba ziyazimilela izihlahla zethu ziyancedisa kakhulu ngoba ziyayenza imithi engasilapha kuyo yonke imikhuhlane esingabe siyigula imithi yesintu iyancedisa njalo ikhona eminye esetshenziswa ezibhedlela evelela khona ezihlahleni zesintu

Izihlahla zethu zesintu kufanele sizigcine kahle, singazigamuli okungelangqondo. Sizilondoloze izhlahla zesintu ngoba ziyayenza imithi emangalisayo, njalo imithi le esebenza kakhulu engasihlangula emikhuhlaneni eminengi kakhulu.

Izihlahla zethu lezihlahlakazana zesintu kufanele sikugcine kahle .Sikulondoloze ngoba kuyanceda kakhulu kuyayenza imithi eminengi kakhulu .Esincedisa ekuvikeleni lekwelapheni imikhuhlane eminengi emizimbeni yethu.

izihlahlazethu zesintu akumelanga sivumele abantu bedlalele phezulu kwazo bezigamule okungela nqondo okungekho emthethweni kufanele ukuthi sizicine kuhle ngoba ziyayenza umuthi ongasincedisa emikhuhlaneni eminengi esingabe siyigula

Imithi yesintu ilusizo kakhulu ebantwini ngakhoke wonke umuntu kuyabe kumele ahlale esazi izihlahla ezincedisayo ukuze lalapho nxa esegula ekhatshana lezibhedlela asebenzise yona imithi ukuze asizakale aphole kumkhuhlane oyabe ewugula

Izihlahla kufanele sizilondoloze ngoba zilomsebenzi omkhulu yizo ezisilethela inkuni yizo njalo ezisilethela izithelo izihlahla njalo zingumuthi omkhulu okwelapha imikhuhlane eminengi ngakho kumele sizilondoloze ngokugcweleyo singazigamuli singazi ukuthi sifuna ukuzisebenzisani singazigabulali izihlahla ngoba zingumuthi omkhulu okwelapha imikhuhlane eminengi.

Kuhle kakhulu ukuthi silondoloze izihlahla zesintu, ngoba zona ziyimithi eyesabekayo engasihlangula ekuguleni okunzima sekwehlule ezibhedlela, kube yiyo esihlangula ekuguleni ngoba lakudala abadala babevele bephila ngayo zingekho izibhedlela, okutshengisa ukuthi iyasebenza imithi yesintu.

Izihlahla zemvelo kufanele ukuthi sizilondoloze kakhulu ngoba ziyanceda kakhulu emikhuhlaneni eminengi ngoba zona ziyayenza imithi engasilapha kuyo yonke imikhuhlane esingabe siyigula. Imithi yesintu yaziwa ikakhulu zinyanga ngakho nxa umuntu esegula kuyabe kumele ahanjiswe ezinyangeni ukuze ancediswe kabanzi ngoba kayisiyo yonke imithi lezihlahla ezilaphayo, okunye kuyabulala.

Imithi yesintu ilusizo kakhulu njalo iyelapha imikhuhlane eminengi. lmithi yesintu ubuhle bayo yikuthi ayibhadalelwa ayidingi ukuthi uyihambele isibanga eside ngoba iyazimilela kuzo zonke indawo

Izihlahla lezihlahlakazana zesintu kumele zilondolozwe zingaphongu ganyulwa okungekho emthethweni. Izihlahlakazana lezihlahla zesintu ziyasenzela imithi esebenza kakhulu ukwelapha imikhuhlane emizimbeni yethu, ngakho mele sizilondoloze ngendlela efaneleyo. Lakudala abadala babevele bephila zingekho izibhedlela, besebenzisa imithi, ngakho lathi kufanele siyisebenzise imithi isincedise.

Izihlahla zesintu ziyanceda kakhulu ngoba ziyasebenza ukuba yimithi zisivikele njalo ziselaphe kiyo yonke imikhuhlane engabe isibulala. Izihlahla zesintu sisetshenziswa kakhulu esintwini, njalo kuyabe kumele ukuthi umuntu eqalise aye enyangeni ngoba yizo ezikwazi kuhle ukuthi umuthi usebenza njani. Akumelanga umuntu aphongusebenzisa umuthi nje ngoba eminye imithi iyabulala

izihlahla zemvelo ziyasebenza kakhulu lokho kuyakhanya ngoba lakudala kungakabi lezibhedlela babesebenzisa yona njalo babephila ngayo imithi yayibancedisa kakhulu ukuvika kuyoyonke imikhuhlane ababebehlangana layo njalo babeyinqoba besebenzisa yona izihlahla zemvelo bezenza zibeyimithi yabo

Imithi yesintwini iyancedisa kakhulu ngoba njalo ayidingi kubhadalelwa njalo ayidingi kuhanjelwa imango emide. Ngoba imithi uyakwanisa ukuyithola noma ngaphi ngoba iyazimilela. Njalo ayidingi kuhanjelwa imango emide.

Usungasidelela isihlahlakazana usithola sizimilele nje egangeni izihlahlakazana ezinengi lezihlahla zesintu zingumuthi omkhulu ngakhoke akumelanga zideleleke kumbe e ziganyulwe okungekho emthethweni. Izihlahla zingumuthi omkhulu njalo abadala babevele bephila ngazo kudala ziyelapha imikhuhlane eminengi

Umfanekiso utshengisa izihlahla zeganga ezizimilelayo njalo eziyimithi esintwini sethu sesindebele, imithi le iyasebenza kakhulu njalo ubuhle bayo ayibhadalelwa ayidingi lokuthi uhambe amazwe lamazwe ingoba iyatholakala kuyo yonke indawo elizweni

Umfanekiso utshengisa izihlahlakazana ezizikhulelayo, lezi zihlahlakazana zesintu ezingumuthi owelaphayo imikhuhlane esintwini sesindebeleni . Umuthi uyasebenza kakhulu ebantwini njalo ulusizo ngoba awubhadalelwa.

Kukhanya isihlahla yesintu okukhanya obala ukuthi lidabane njalo kukhanya sisihlahla sisetshenziswa esintweni ukwelapha esingadingi mbadalo esingadingi mali njalo kuhanjelwa. Sikhona indawo yonke. Okuthi lanxa ugula okunganani usebenzise sona kulowo umkhuhlane oyabe uwugula esifanelanelane lawo uyasila ngokugcweleyo njalo okupheleleyo

Umfanekiso utshengisa izihlahla zesintu ezisetshenziswa ukwelapha izigulane. Lanxa umuntu egula uyasetshenziselwa zona ziyasiza kakhulu, nxa zithe zadibana lalokhu umuntu ayabe akugula.